Du gã me, mɔdodo nyui aɖe to dua titina dziƒoxɔ kɔkɔwo le du la me, atiwo hã le dua me.

Yameŋu aɖe tɔ ɖe yameŋudzeƒe. Ŋutsu kple nyɔnu aɖewo lé bagiwo ɖe asi yina gegege ɖe me tso edu yi ke me wole. Yameŋua natsɔ wo atsɔ yi ɖe du bubu aɖe yi ke me woyina la me.

Nyɔnu la bɔbɔ nɔ anyi, eɖɔ kuku, etsɔ asi ɖo gla, atikutsetse vovovowo ƒo xlae, le kusiwo me, atɔtɔ, akɔɖu, aɖiba kple bubuawoe le gbɔ.

Ŋutsu eve bɔbɔnɔ anyi ɖe xɔxɔ sia nu. Ɖeka hã zɔ dzo yina. Atikutsetsewo le kplɔ dzi le afi sia. Ale gbogbo aɖewo hã to xɔxɔ la nu va yina eye ŋutsu aɖe sa nane ɖe kɔme hele afi sia.

Asime, wole nu vovovowo dzram. Woɖo wo nuwo abe nagoti, ataɖi, fetri kple bubuawo dzram wole le asi sia me.

Amenɔ sia bɔbɔ nɔ anyi ɖe kplɔ̃ ŋuti. Nuɖuɖu aɖewo le agba me le eƒe akɔme eye aha vivi hã le kplu aɖe me le eƒe akɔme. Nu bubuwo hã gale kplɔ̃ la dzi.

Ame vovovo siawo do tɔdziŋu sia tso du bubu me eye wova le go ɖim ɖe du sia me. Wo sɔgbɔ ŋutɔ. Ame bubuwo hã le ƒula ta eye tɔdziŋu bubuwo hã wole ƒua ta.

Ame siawo kata wole atsye ɖoɖo me hele awu ŋugbi ɖeka me. Wole kpẽ kukum. Wo kata wo ɖɔ kuku, ke wonɔ vi ɖeka le xexi ɖe ta.

Tɔsisi nyuie aɖe le afisia. Atiwo le tɔsisi la tɔ. Agbassra hã le tɔsisi la dzi be wòateŋu àxɔ dzi atso tɔ la bɔbɔe.

Nyɔnu aɖe kple evia wo bɔbɔnɔ anyi ɖe woƒe xɔxɔnu, ɖevia lé agba yi ke nana dziɖegbekaɖiŋusẽ la ɖe asi, etsɔ radio ɖaka vi aɖe da ɖe wo ɖokui gbɔ. Wo dometɔ eve le anyinɔƒe wo nɔvi ɖevitɔ le tsitre.

Amewo sɔgbɔ le afi sia. Ɖewo le tsitrenu, ɖewo le akrome eye wo le exɔ aɖe ŋku me. Ɖewol e dze ɖom.

Tsugbedzɛ eve kple ɖekadzɛ wole tsitre le afisia. Tugbe dzɛ ɖeka do abɔ ɖe dzi eye wi ɖɔ dziɖuɖu fiakuku. Avɔ aɖe to eƒe abɔta. Wole nane ɖem asi na tugbe dzɛ evelis hã.

Amewo le afi sia ɖewo le eŋu ƒom ɖewo le hadzidzi ƒe nuwo ŋu, ke bubuwo hã wole eŋu bubuawo ƒom.

Wo dometɔ aɖewo le fefewuwo me. Ke wo dometɔ aɖewo hã wo bɔbɔnɔ anyi. Wonye ŋutsuwo hele eŋu ƒom na ameyiwo le tsitre nu eye wo ʋe ɖum. Ame ɖeka medo awu o.

Ŋutsu kple nyɔnu siawo le tsitre nu heƒo xlã mɔ gã glodzo aɖe. Wo dometɔ aɖewo kɔ asi da ɖe mɔ la dzi ke wo dometɔ ɖeka tsɔ akɔ anyi ɖe mɔ la ŋgɔ.

ŋutsu siawo bɔbɔnɔ anyi wóda avɔ ɖeka ŋgbi ɖe abɔ eye wóle egbe dom ɖa le exɔ aɖe me nɔnɔme tata ɖe dze abe legba ene yike wóle gbe dom ɖa na

Yevu eve aɖewo le dzokeke aɖe tutum de eŋu gã aɖe me le afii, wo dometɔ ɖeka do awu dzɛ eye wòlé moto alo dzokeke la megbe, wole etutum

Wo katã wo bɔbɔnɔ anyi, wonye nusrɔ̃viwo, kplɔwo le wo katã ƒe akɔme, nyaletasi alo kɔmpita le wo katã ƒe akɔme, woƒe nufiala le nya aɖe gblɔm na wo eye nu la wɔm le nyaletasi la dzi..

Vinɔ la lé vidzɛ̃ la ɖe asi, gbedala va le nane wɔm tso vidzɛ̃ la ŋuti le esime wòle vi dada si. Tugbedzɛ bubu aɖe hã le tsitre ɖe vinɔ la megbe.

Ame geɖewo woƒoƒu eye wo le tsitre le agbɔsɔsɔ me. Ame etɔ̃ le wo ŋku me. Ame ɖeka kɔ eƒe abɔ do ɖe dzi eye wo le nya aɖe gblɔm ana wo.

Dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm, wole woƒe dɔwɔwuwo me, eɖɔ akpoxɔnu kuku, elé kpea ɖe asi eye wòbe yeada ɖe anyi. Exɔwo le teƒea, nu si polisiwo hã zana kɔ nɔ mɔ tsom ne eŋuwo hã le teƒea.

Ŋutsu sia le tsitre ɖe eƒe fiase ŋgɔ, atikutsetse vovovowo le nugui vovovowo me le fiase la me le afi sia.

Sukuvi aɖewo le sukukpo aɖe dzi nyɔnu eve aɖewo yike le awu ɣi kple ŋtiɖiɖi me la le wo gbɔ wole fefe fem kple wo nyɔnu ɖeka yike le aŋtiɖiɖia me la le ɣeɖum kple ɖeviawo dometɔ ɖeka

Dukɔmeviwo do le woƒe agbɔsɔsɔwome ɖe ablɔwo dzi. Woɖɔ kuku dzẽwo kple awu yibɔwo. Wole vevesese ɖem fia dziɖuɖua ɖe afɔ gbegblẽ yi ke ɖem wole ɖe dukɔa ŋuti la ŋu.

Ɖekadze kple ɖetugbui sia le atsɔ̃ɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Wole ŋu ƒom eye ɖetugbui do nu eye wòde dzonu kɔ hele eʋe ɖum le dzidzɔ kple atsɔ̃ɖoɖo me

Ashime, ame aɖewo le nu dzram. Ke bubuwo le tsitre. Ɖewo le nuwo ta biam. Ebli le ziŋgli dzi le anyigba.

Nyɔnu la ɖo atiku vovovowo ɖe agbawo me le afi sia, atiku abe aŋuti, peya akɔɖu tomatosi kple bubuwo le afi sia.

Ƒuta, afisi woƒo akrowo ɖe fũ. Akro amadede vovovowo, ɖewo le dzɛe, ɖewo le yibɔ. Wofɔ ɖo ɖe ɖewo me. Ame aɖewo le gegem ɖe ɖewo me.

Ame siawo ta avɔ le atsyɔ̃ɖoɖome. Dzonu le afɔ kple alɔtsinu na wo. Hokui hã to dzime na wo. Ŋutsuawo dometɔ aɖewo mele awume o. Tugbedze eve siawole ʋe ɖum.

Amewo le xɔme. Wole kplɔ̃ gã aɖe ŋuti. Ame eve le tsitre nu eye ame eve hã le anyinɔƒe. Agbalẽ le woƒe akɔme.

Ɖekadze etɔ siawo le egbeme la afi aɖe. Wole agba gã wo ame eve ɖe asi eye edze ƒãa be woƒle nane trɔm le kɔkɔm ɖe agba vevelia me

kplɔga aɖe le afisia agba woame eve aɖewo le kplɔ la dzi zikpuiwo le kplɔa ŋuti wotuwo de kplɔ la te

Ame siawo le anyinɔƒe. Wo dometɔ ɖeka le tsitre eye wòle nu ƒom na wo to nuƒomɔme. Agbalẽ le ekɔme.

Ame eve wole aŋutiɖiɖi wu wo me. Wòle anyigba kplɔm. Dedienɔnɔdɔdzikpɔlawo hã nɔ xɔa me. Wo zɔ yina xɔ la me le si me anyi kpɔlawo nɔ anyigba kplɔm.

Ame hatsotso aɖewo le avɔgbadɔ sia te, ɖewo ha le tsitre nu ke ɖevi ene le atsyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ me le ʋe ɖum hetsɔ le modzaka ɖemii na wo.

O le awu vovovowo dzram le fiase siawo me, nyɔnuwo ƒe awu, kple ŋutsuwo sia tɔ, amaɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe fiase la ƒe ŋukume, le asi tem ɖe eƒe kaƒomɔ dzi, me bubuwo yi be yewoa ƒle awuawo ƒe ɖewo.

Ŋutsu aɖe bɔbɔ nɔ anyi ɖe agbakeke si dzi wòde atigba ɖo la dzi eye wòna eƒe sɔ le ekpakple atsila katã hem. Eŋu bub aɖe hã le emɔ̃ ƒe go kemɛ dzi.

Ɖekakpui siawo le xɔ dɔ wɔm le afi sia wodometɔ aɖewo le gagbãwo ɖe asi ke bubuwo li ɖeta ba alo anyi le wome

Nyonu siawo va tɔƒo heva ƒle akpa mu le ɖɔdalawo shi. Ɖɔdalawo le akro la me. Woƒle akpa wo de aŋegba vovovowo me.

Wole abo ƒom, ame aɖewo do afɔkpa, bubuwo hã medo afɔkpa o, ɖewo do awu, ke bubuwo hã medo awu o.

Amewo le kplɔ dzi bɔlu ƒom hetsɔ le hoŋlim, dzekula bɔbɔnɔ anyi le wo kpɔm, bɔluƒolawo le awu aŋgbaɖiɖi me, nukpɔla bubuwo le awu vovovowo me.

Nusrɔ̃vi siawo bɔbɔnɔ nyi ɖe woƒe nusrɔ̃xɔme. Ekplɔ le wo dometɔ ɖe sia ɖe ƒe akɔme. Wo le nu sɔsrɔ̃ xɔm tso nane yi ke woda ɖe woƒe akɔme la ŋuti le kplɔ dzi.

Ɖetugbi siawo ta avɔ nyuiwo. Wotsɔ ɖewo bla ta. Wodo dzonuwo ɖe kɔme kple alɔtsinu. Wo dometɔ ɖeka lé lãshi ɖaa si eye wokɔ woƒe abɔwo do ɖe dzi hele ame tsitsi aɖe yiwo ke bɔbɔ nɔ anyi ƒe ŋkume.

Nyɔnu etɔ̃ siawo le awu ʋe ŋlayawo me. Wobla woƒe tawo negbe woƒe ŋkuviwo koe kpɔtɔ. Me bubuwo hã le exɔa ŋuti zɔm.

Ameha aɖewo le dziƒo le gaɖɔ aɖe dzi. Eɖewo do asi ɖe dzi eye ɖewo lé gaɖɔ ɖe ɖe asi, ŋu aɖe le axa dzi.

Ame geɖewo le agbɔsɔsɔ me. Wodo ɖe ablɔwo dzi wo le tsa ɖim le ablɔwo dzi hele boblo dom woƒe dunyaheha. Wo le nuŋɔŋlɔwo ɖe asi.

Ɖevi sia le fefem kple fefe keteke, nɔvia bubuwo hã wotsi atsitre ɖe anyigba le ekpɔm le esime wòle enua wɔm, ele dzidzɔ kpɔm le ewɔwɔ ŋuti.

Tike dzraƒe aɖe nye esia, ŋutsu aɖe va atike ƒle ƒe, atike dzrala ɖeka le atike la kpɔm eye ɖeka hã le atike la dzram.

Wole kplɔ̃ ŋuti le nu ɖum. Abolo le agbadzi le kplɔ̃a dzi. Ɖevila tsɔ abolo le nume dem na ŋutsula.

Xɔ dɔwɔlawo le edɔ wɔm, wole awu vovovowo me, wo katã woɖɔ akpoxɔnu kuku. Gakpoblawo le gakpo blam, ati dɔwɔlawo hã wole ati blam ɖe gakpoawo ŋuti.

Nyɔnu kple ŋutsu sia wole tsi tre le ʋe ɖum. Ŋutsu eve bubu le tsitre eye wole nuƒomɔ ɖe asi le elem ɖe edzi. Ame etɔ bubuwo le anyinɔƒe he le wokpɔm.

Dukɔla bɔbɔnɔ anyi ke ame aɖewo le toa me. Nyɔnu kple ŋutsu aɖewo eye ŋutsu ɖeka bɔbɔ abe ɖee wobe yeade dzo nane yi ke woƒoƒu ɖe wokɔme ene.

Tsiƒula siawo letsiƒu ho ŋlim. Wo katã wodo ɖi ɖe tsi la me. Amewo le godzi hele wokpɔm waokpɔ ame yi axɔ gbã.

Wɔmenɔ aɖe yiwo be dometɔ aɖewo nye ŋkunɔ la le tsitre le exɔ aɖe ŋgɔ le mɔdodo aɖe to. Wo viwo le wo ɖe asi. Wo dometɔ ɖeka le ŋkugbatsi le asi wo le ga biam. Ŋutsuvi bubu eve hã le tsitre ɖe wo gbɔ

Ŋutsu evee le fi sia. Ame ɖeka ɖɔ kuku. Ke Evelia meɖɔ kuku o. Ɖeka tsyɔ akɔ ɖe nugo aɖe gbɔ eye wòle nane wɔm le eme.

kpovitɔ aɖewo le tu ɖa'si hele kuku me la'tsitre le teƒe sia ame aɖe hã le ice cream ɖe ta eye ame bubuwo le wó megbe wóle'tsitsre hele wó kpɔm dó ɖa

Ɖeviwo kple ametsitsiwo sia wo tɔ amaɖewo kpɔm, wo tsɔ pampro alo ati tsɔ le dziƒo xɔ tumi, yevu ɖeka hã tɔ le wo kpɔm, amawo le dziaƒo ɖa ʋi he le aɖaŋu siawo wɔm.

Ŋutsu aɖe kɔ via ɖe akɔ eye esrɔ̃a tɔ ɖe exa, ŋutsu do awu yi ke ŋu kuku le, ane bubu aɖewo hã wole woƒe megbe, ɖevidze bubu hã le axa dzi na ŋutsu la.

Afɔkpa vovovowoe le afisia. Wotsɔ dzonu tsɔ wɔ aɖaŋu vovovowo ɖe wodzi eye wonya kpɔ

Aƒetɔ sia nɔ anyi ɖe esɔ dzi eye wobla enugo aɖewo hã ɖe sɔ la dzi. Ele atsi ɖe ashi.

Asime, ŋuawo kple amewo wo sɔgbɔ ɖe asi sia me ŋua ɖewo le dzɛ̃ ɖe ɖewo nye amakpaɖiɖi bubuwo le ʋe.

Tsigãã aɖe dza. Eɖe amewo le woƒe xɔwome. Amewo le woƒe dzokekewo tutum. Bubuwo fɔ woƒe agbawo, ɖewo le gasɔwo tutum eye wole tsila me zɔm.

xɔtulawo le dɔme wóle xɔ tum wóle dɔwɔwuwo me wóɖɔ akpoxɔnu kukuwo wóle atrakpui liam yina ɖe dziaƒo godzi wó dometɔ bubuwo le anyigbã wó wɔ gakpo nanewo ɖe anyigbã

Gbedala la le abiu dom na nyaga ɖeɖi la, nyɔnu bubu eve wole anyinɔƒe wo katã woɖɔ ŋɔtinu tsiɔvɔ negbe ame ɖeka koe he etɔ ɖe gla gɔme.

Kpovitɔ eve kple gbadagba ɖeka wole tsitre nu le afi sia. Wo katã bla ŋɔtinutsɔnu, woɖɔ kuku. Gbadagba la lé tu ɖe asi. Kpovitɔ hã kpla tukpui bubu ɖe ŋuti. Eŋu eve le wo gbɔ.

Ame siawo le mɔsini gãgãgãgawo zam tsɔ le sika kum le afi sia. Ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi eye ame eve bubu hã le tsitre nu zɔ gbɔna va mɔsini la gbɔ.

Kelɔŋu, dzɛ̃ɛ̃ woame eve tɔ ɖe afi sia, ŋu bubu yike nye aŋgbaɖiɖi, ŋu gã bubu elɔ ke de kelɔŋu siawo me.

Amewo le ƒuƒoƒo me le afi sia. Wo dometɔ aɖewo le tsitre ke ɖewo hã le anyinɔƒe. Ame ɖeka le wo titina hele ekplɔ vi aɖe ŋu hele nya gblɔm na wo.

Ame gbogbo aɖewo le tsitre le afi sia, wotsi aflaga vovovowo ɖe teƒe ya, etsi gã aɖe le wo ŋkume, wokɔ nanewo de tsiame wole amadede vovovowo, edze fãa be wole tsiƒuƒu dudime ke ge.

Ŋutsu siawo le zɔli dzi. Wòle awu vovovowo me. Wo dometɔ aɖewo ɖɔ akpoxɔnu kuku. Wo dometɔ aɖewo me ɖɔe o. Eɖewo hã ɖɔ ŋɔti nu xe nu

Zikpui kple kplɔ le xɔ sia me, nane le kplɔ la dzi, wode ka kaɖigbɛ aɖe hã le xɔa me, atiwo le nugo aɖewo me le xɔa me, atiwo le nugoe aɖewo me le dzogoeawo dzi le xɔa me.

Gbe ɖe me nutata aɖe nye si, amewo nɔa nyigba, eƒe lãwo hã nɔ anyi ɖe wogbɔ eye wonɔ anyi ɖe ƒuƒoƒo vovovowo me le ati ɖe gɔme eye oooo le gbe dada aɖe ƒo.

Amwo le fli me kɔda ɖakaguiwo le teƒe sia. Wo dometɔ aɖewo de asi gbaleawo te eye wo le gbalea kɔ le dedem aɖakagui la me.

Ame vovovowo le asi siame. Amewo lé awuwo ɖe asi hele dzadzram. Eye agbatsɔviwo hã ɖewo wolé silivagagbawo ɖe ta

Ɖevi siawo nɔ nyi ɖe kletsi dzi heziɔ ɖe gli aɖe ŋutsi. Kletsi bubu hã gale woƒe akɔme eye kotoku aɖe hã le akɔme na wo eye wole dze ɖom.

Dzokekedola aɖe tsɔ ame etɔ̃ ɖe dzokekela dzi. Ame ɖeka le eŋgɔ, eve le megbe. Nyɔnu tsitsi aɖe le ɖevia megbe. Etrɔ megbe de emɔa eye wonɔ dzedzem le eŋu aɖe ŋuti. Dzokekeɖola la ɖɔ kuku kea me mamlɛwo meɖɔ kuku o.

Ame siawo le dzokeke afɔti etɔ̃ tɔ aɖe, wotso du aɖe me eye woyina ɖe du bubu me, nyɔnuwo le me, ŋutsuwo hã le me, ame aɖewo kpa vi ɖe me eye bubuwo bla ta.

Ame geɖee le xɔme, nyɔnuvi ɖeka do asi ɖe ya me, enɔ zikpi dzĩ kple ɣee dzi, ŋutsuvi woameve titre ɖe eƒe ŋkume kpli nyɔnuvi ɖeka ewɔ abe wole dzidzɔ kpɔm.

Ɖekadzɛvi siawo le etunu hlo ɖe asi eye wole agbadɔ aɖe te. Ɖeka bɔbɔ nɔ anyi eye bubu le tsi tre heɖo mo vevii.

dzo dze aƒɛaɖe aƒɛ la le fafiam adzudzɔ bla kɔtɔŋ dzotsilawo va kple wóƒe ʋuwo amaɖe le dzotsiʋua mɛ ɖaa eye wòle etsiŋua ɖasi hele edzo la tsim bubuwo le anyigbã hele wóƒe dɔwɔwuowo me

Kpovitɔwo le agbɔsɔsɔme. Wo dometɔ aɖewo woɖɔ akpoxɔnu kuku. Ke bubuawo meɖiɔɛ o. Wo dometɔ aɖewo hã wolé etu ɖe asi. Ke bubuawo hã womelé tu ɖe asi o.

Wole sika kum, bubuawo le keawo sram, ke bubuawo hã le wo klɔm kple susu be yewoafɔ sika la le ekɔklɔ me, wole esia wɔm hele anyigba la dome gblẽm..

Ɖevi siawo le atsɔɖoɖo tɔxe aɖewo me. Wo nye ŋutsuviwo kple nyɔnuviwo. Wota avɔ eye nyɔnuviawo bla ta. Wo katã wo le afɔkpa me. Wo lé woƒe asiwo heble togodo. Wowɔ nane abe ati ene wonye Ghanaflaga le wo gbɔ le anyi gba.

Aƒetɔ la bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui dzi. Nyɔnua tsɔ akɔ. Wovi ŋutsuvi sue la le wo titina eye wole fefevidzi ɖe asi. Aƒetɔa kpla asi kɔ na nyɔnua eye wokɔ asi ɖeka da ɖe wo vi ŋutsuvi la dzi.

Yameŋudzeƒe, yameŋu ɖeka le teƒe sia, nuwo kaka ɖe anyigba, amewo le tsitre hele nua ɖewo me tsam, wotɔ hele ŋku lém ɖe wo me.

Veduxɔ ɖe mee nye esia. Vedu aɖe le xɔ me wɔbe ɖe wokɔe blɔ anyi ne. wosi bosomikaɖiwo ɖe egbɔ. Bosomikaɖi le nugo vovovowo me le xɔa me lenuwo aɖewo hã tame. Agbalea ɖewo hã kaka ɖe anyigba.

Ɖawɔƒe, nyɔnu eve bɔbɔ nɔ anyi, ame bubu hã nɔ anyi ɖe aŋe zikpui aɖe me, ɖawɔnuwo le xɔme eye ɖa fotowo hã le xɔ me.

Mɔŋu aɖe kpɔ afɔku. Enyrɔ̃ ɖe tsila me. Amewo nyrɔ̃, amewo ge ɖe tɔla me, wole amewo ɖem. Ame bubuwo le agbagba dzem yewoafɔ̃ mɔ̃ŋula.

Dukplɔla xoxoa bubunatɔ John Dramani Mahama kple eƒe ame tsitsiwo kple dukɔmevi ɖewo le teƒe sia. Ele nu ƒom na dukɔmevi aɖewo.

Ame etɔ̃ wotsɔ aŋuti ɖe ta, wolɔe ɖe gbagbadze kple gagba me, wofɔ ɖewo da ɖe wo nɔewo dzi, nyɔnu ɖeka yi ke tsɔ aŋuti ɖe ta kpa vi ɖe eme, nyɔnu bubu si metsɔ aŋuti ɖe ta o la, kpla bagi.

Ɖekadzɛ kple ɖetugbi siawo ƒo ƒu ɖe afi sia. Wo dometɔ etɔ̃ wonye azagunɔwo. Wolé ŋuawo ɖe atame. Ke wo dometɔ susuewo le wo megbe hele ha dzim.

Nyɔnu aɖe kple ŋutsu aɖe wole teƒe sia, ɖevi dza aɖe le wo dome. Wo le fefe wɔm, nyɔnua le ŋutsua tutum be wòayi ɖe ŋutsua yike bla ta gbɔ ava xɔ nane, ke ŋutsuvi la nu kom. Eye mele didim be yeayi o.

Ame hatsotso siawo le woƒe vevesesewo ɖem fia le azɔlizɔzɔ me, woŋlɔ nuwo ɖe kpewo dzi hetsɔ le nu yi ke wo dzi kple nu yi ke womedzi le dukɔ me ɖem fia.

Amehatsotso siawo le tsitre, wo dometɔ aɖewo wole nu ʋiwo me eye ŋutsu ɖeka lé aha tukpa ɖe asi eye wòlé ati ɖe asi, nyɔnu aɖe lé mɔƒonu ɖe nugbɔ nɛ.

Nyɔnu aɖe kple eƒe avu wole ʋumɔ me tsom. Edze ƒãa be nyɔnua nye ŋku nɔ. Ele ŋkunɔwɔ ƒe ati ɖe asi. Eɖɔ tsitsi hã

Ame aɖe nɔ anyi ɖe kplɔ̃a ŋu eye wole tea ɖe asi, abolo hã le egbɔ le agba me. Agbalẽ kpakple flawesi kple tsitsi hã le kplɔ la dzi.

Yameŋudzeƒe. Yameŋu kple amewo le tsitre le afi sia. Ŋutsu ɖeka bɔbɔnɔ anyi, nyɔnu la kpla bagi eye ŋutsua do asi ɖa be yeaxɔ nane le ŋutsua si.

ɖekadzɛ kple ɖetugbiwo ɖewo le atsitsre ɖewo doawu ɖewo medó awu o ye ɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖeviwo hã le wo dome ye wóle tsaɖim ye bubuwo le nukpɔm

Wo katã wo ƒoƒu ɖe xɔ sia me wo dometɔ aɖewo wole dziƒo, ke bubuawo le anyigba. Wokɔ woƒe abɔwo dzi helé asi. Eye wowu woƒe mo dzi.

Wo le atsye ɖoɖo nyuie aɖe me. Ŋutsuvia da avɔ ɖe abɔ. Nyɔnu sa avɔ ɖe ali eye wode dzonu ekɔ, wole ʋe ɖum ke wome do afɔkpa o.

Ŋutsu aɖewo le tsitre ɖe eŋuvi goɖui aɖe yi ke wowɔ, eƒe afɔti le abe gasɔ tya ene la gbɔ, woŋu eŋɔa ƒe ŋgɔgbe eye wole ŋku lé ɖe nanewo ŋuti.

Ame aɖewobɔbɔ nɔ anyi ɖe xɔ gã sia me le nyamedzodzrowo wɔm. Kaɖigbɛwo hã le xɔa me eye dzidziƒenukpɔmɔ hã le xɔ la me.

Ŋutsu siawo katã wole tsitre. Wodze abe amegãwo ene. Wo dometɔ ɖeka le gbe dom na wo eye wòle asi hã nam wo dometɔ ɖe sia ɖe.

Tsi xa ɖe mɔa ƒe akpa ɖeka. Gbeɖuɖɔ hã le tsia me. Eŋu aɖewo hã le mɔ ƒe axadzi. ama ɖewo le tsitre eye bubuwo hã zɔ yina. Ɖewo kpla bagi ke ɖewo mekpla bagi o.

Nyadrɔƒe, ame ɖeka le aɖakavi la me eye wokɔ bibla yi nɛ be wòaka atam hafi aƒo nu. Nyadrɔla la bɔbɔ nɔ anyi ɖe eƒe zi dzi, ame bubu hã bɔbɔ nɔ anyi eye glas le eƒe akɔme le ekplɔ dzi. Ame bubu hã le tsitrenu le wo gbɔ.

Ɖetugbi kple ɖekakpui aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe afi sia. Wo le kplɔ ŋutsi, nuɖuɖu le agba me le woƒe akɔ me. Tugbedzɛ la le ene ɖe asi wogba wode ayetsi eme alo strɔ. Ɖekakpuia hã le kapu ɖe asi wode strɔ alo ayetsi eme. Tugbdze la le nu kom.

Aƒetɔ kple aƒenɔ siawo bɔbɔ nɔ anyi ɖe woƒe abati dzi le xɔme, wo vi ebeawo hã le wogbɔ, wole dze ɖom hele dzidzɔ kpɔm.

Nyɔnu aɖe kple via eve wole awu nugbi ɖeka me eye wòva aɛskrim ƒle ge na ɖevi eve siawo le aɛskrimdzrala aɖe yi ke do awu dzɛ̃kple wòɖɔ kuku dzɛ̃gbɔ.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖewo le tsitre ɖe atsiaƒua to, ɖevi sɔe ɖeka le wo dome, wotsi Amɛrika flaga ɖe ati ŋu kple flaga bubu aɖe hã ɖe ati ŋu le afi sia. ŋutsua ɖɔ kuku.

ɖekakpi aɖewo sa avɔ ɖeka ŋgbi ɖe ali wó dometɔɖewo le Ghana. flaga ɖe asi wowɔ aɖaŋu ɖe atiɖe hã ŋuti eye wodó ɖe dzi gbadagba ɖe le awu me tɔɖe teƒe sia

Ɖevi siawo le nusrɔ̃ƒe. Woƒe nufiala hã le wogbɔ. Edo awu dziẽ heɖɔ kuku. Ɖeviawo bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpi dzi eye ɖewo kpla bagi hele nu srɔ̃m.

Ŋutsu aɖe yi ke nye bafa le eƒe keke me, esrɔ̃ tɔ ɖe exa lé seƒoƒo ɖe asi, wo vi ŋutsuvi le wo megbe, ame bubuwo hã wole tsitre ɖe teƒea, wole asi kpe ƒom na wo, wole nu kom hele dzidzɔ kpɔm.

Ame hatsotso aɖe le tsitre le afi sia. Kpovitɔwo le wo dome. Wo sugbɔ ke ame ɖeka le wo titina wo le gbe yɔm le enu.

Aƒenɔ sia le aƒeme dzram ɖo. Ele anyigba tutum. Kplɔ aɖe le xɔa me. Gbalẽ le xɔ la dzi. Bagi aɖe hã le xɔ la me.

Ɖekadzɛ kple ɖetugbui siawo le atsyɔ̃ ɖoɖo tɔxɛ me. Ɖekadzɛ eve wobɔbɔnɔ anyi hele ʋu ƒom. Tugbedze bubuawo le tsitre ɖe wo megbe. Tugbedze ɖeka le wo ŋgɔ le ɣe ɖum.

Ŋutsu kple nyɔnu sia wole modzaka ɖem na wo ɖokuiwo. Wotsɔ abo hele ƒoƒom tsɔ le modzaka ɖemee.

Amehatsotso siawo le agbɔsɔsɔme. Wole tsitre. Wo dometɔ aɖewo lé flagawo ɖe asi. Wo dometɔ aɖewo hã wokɔ woƒe abɔwo do ɖe dzi.

Fia vovovowo nɔ anyi ɖe afi sia le atsɔɖoɖo tɔxɛ aɖe me. Woƒe tsiamiwo nɔ anyi ɖe wo ŋgɔ eye wo bɔbɔ nɔ anyi ɖe dzoyawo te.

Ɖekakpuii siawo le anyigba kum, eba wɔ ɖe wo ŋuti, ɖewo le zɔzɔm, bubuwo kɔ gagba ɖe asi, ame ɖeka le tsitre le awu ʋi me ya mele dɔ aɖeke wɔm o.

Ɖekakpui siawo tsɔ kpowo kple agblɔwo ɖe asi, wodui ɖe yame, wolé ahlɔe gbagbe hã eye wodoe ɖe dzi.

Wo le anyinɔƒe wole avɔʋiwo me. Wo dometɔ ɖewo da avɔ ɖe abɔ. Geɖewo tu avɔ la eye wole ŋu ƒom. Ŋu dzie le woƒe akɔme.

Ame hatsotso siawo o zɔ yi na ameɖi ge, amekuku ɖaka le nye ma le wo titina, wo kata wole konyifafa me.

Ame eve wole tsi tsre. Wole awu blɔɔ me. Woɖɔ akpoxɔnukuku ʋi ɖe ta. Aŋɛgo aɖe le wogbɔ. Wole dɔ wɔm le dziɖegbekaɖimɔ̃ aɖewo ŋutsi

Takoƒe nye afi sia. Takola la tsɔ mɔsini ɖe asi hele ta kom na aƒetɔ la la. Takola la ɖɔ kuku eye eyagbɔnu hã le xɔ la me.

Wotsɔ aɛego gã aɖe da ɖe exɔ aɖe dzi. Etsi le eme. Ame aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe exɔa t eke wo le nanewo dzram. Nyɔnu aɖewo hã wotɔ ɖe xɔ la xa. Dziɖegbeŋusekaɖitsi aɖe hã le exɔa xa.

Afɔku aɖe dzɔ, ya ƒo eye ziŋgliawo vuvu le xɔla dzi. xɔla hã ƒe akpa ɖeka gbà. Atiwo katã wokaka ɖe anyigba.

Ɖevi dzaa aɖewo bɔbɔ nɔ zikpiwome. Wo katã woɖɔ tsiitsi. Wole awu vovovowome. Wo bɔbɔ nɔ anyi hele sinima kpɔm.

Ŋtsu kple nyɔnu aɖewo le efli me le teƒe yi. Ɖewo tsɔ xexi bu ta, ɖewo ziɔ ɖe gli la ŋuti. Wotsɔ woƒe eyatukpawo hele fli me be yewoaxɔ ya ɖe wo me atsɔ va ɖa nui.

Ame gbogbo aɖewo le tsitre le teƒe sia. Ŋu woame eve hã le afi sia. Wodze abe wonye muslemitɔwo. Woƒe xɔwo le afi sia.

Gbagba aɖewo nye sia, zikpui aɖewo kple kplɔ aɖewo le. Wode kaketi aɖewo ɖe ati ɖewo ŋuti. Tagba le mi naa.

Ame hatsotso siawo le tsitre ɖe ameɖi bɔme, atsi dama aɖewo le woƒe megbe, wo kata wole awu ʋlayawo me, wo dome tɔa ɖewo ɖɔ kuku, woƒe dzedze me ɖi awusa tɔwo, edze abe wo nɔvia ɖe ku wo va ɖi.

Kplɔ, gbalego, tomatosi, minikiwo, dzalewo, fɔdzipɛpawo, kple nu bubuwo le fiase sia me. Woɖo wo dometɔ aɖewo ɖe nuguiwo me eye bubuwo woɖo wo ɖe ɖoɖo nyui aɖe me le fiase la me.

Ame agbɔsɔsɔ siawo le fli me heyina ɖe tsikuƒe wolé aŋego vovovowo ɖe asi be yewoaku tsi ade me.

Masɔmasɔ ge ɖe Kpovitɔwo kple dukɔmeviwo dome le esime wole ŋutifafazɔli zɔm. Kpovitɔa le wokplɔm ɖo kple tsidzodzowo. Kpovitɔa ɖɔɔ kuku eye wo dometɔ aɖewo lé ahũhɔekpoxɔnu ɖe asi.

Wole agblẽ me le gbe hóm le mɔlugblẽ me. Wo dometɔ aɖewo ɖɔ ʋeʋi viviviwo ɖe ta kple susu be ŋdɔkutsu magaɖu yewo o. Ɖewo bɔbɔ ɖewo le tsitre nu le agblẽa me.

Ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi. Bubuwo le tsitre. Ŋutsu aɖe ko tsi ɖe tre me na ame siwo bɔbɔ nɔ anyi wole nonom.

Ɖevi sue sue siawole du ƒum hele fefem hetsɔ le modzaka ɖemee. Ɖeka le ŋgɔ bubuawo hã wo kplɔe ɖo.

Ɖekakpoe siawo le abo ƒom le ta la me. Netiwo hã le nutoa me, wole awu vovovowo me, wo dometɔ aɖeke medo afɔkpa o.

Ŋutsu eve le tsitre le xɔ siame, wole awu ɖeka ŋugbi me, ɖeka le asiwui aŋgba ɖiɖi ƒe amadede me, ɖeka le anyigba tutum kple ŋuku ʋuʋui ƒe anyigba tutu nu aɖe, tsi ku nu hã le wo gbɔ.

Ame gbogbo aɖewo le xɔ ga sia me, wole tsitre, ɖewo ziɔ ɖe gakpo ŋuti eye ɖewo ƒe bagiwo hã wole xɔame le anyigba.

Zikpui aɖe yiwo ke nye dzomafi ƒe amadede kple bubu yiwo ke nye gbemu ƒe amadede le xɔ sia me. Kplɔ̃ vi sue aɖe le wo titina eye akaɖi ti aɖe hã le xɔa me.

Ŋutsu ene wole tsitre ɖe afi sia, wo dometɔ eve le kuku me, ke bubuwo meɖɔ kuku o, wole aɖaŋu wɔm le gakpo aɖe ŋuti.

Wole anyinɔƒe le xɔ me, kplɔ gã aɖe le woƒe akɔme, nyaletasi alo kɔmpita le woƒe akɔme, seƒoƒowo hã le kplɔ la dzi. Wole nusɔsrɔ̃ wɔm.

Am'ɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe amekukuɖaka aɖe me, eke nu me baa hele nu kpɔ, amebubuwo ƒoxlɛ eye ame ɖeka le ŋkume tutum kple takuvi bubu le nuƒomɔ ɖe asi.

Ɖekakpui siawo le awu tɔxɛwo me wodo afɔkpa do afɔwui ɖe edzi. Wole asibɔlu ƒom. Wo dometɔ aɖewo le tsitre ɖe axadzi le wokpɔm ɖoɖa. Atidamawo hã le wo megbe.

Tugbedze sia bɔbɔ nɔ anyi. Ele dɔ wɔm le fefeŋu aɖe ŋuti. Nu bubuwo hã gale ekplɔ̃wodzi le xɔa me.

Wole tsi kum, ame ɖeka le tsi la tem eye ame bubu kɔ aŋɛ tsi si kɔ ɖo tsi la ŋu le ekum ɖe silva gagbawo me. Ame bubu tsia tsitre le wokpɔm.

Ŋutsu eve le afi sia. Ame ɖeka bɔbɔnɔ anyi eye womlo eƒe ɖusimebɔ do ɖe ame ɖeka yi ke tsɔ akɔ ɖe edzi la gbɔ eye wole nane wɔm le eƒe abɔ ŋuti.

Tugbedze siawo le atsyɔɖoɖo me, wota avɔ ɖe akɔta, wode dzonu ekɔ eye wodza amakɛ ɖe kɔme, sa dzonuwo ɖe ali hele atsyɔ tɔxɛ me.

Zikpui kple kplɔ sue aɖe le xɔ sia me eye wotsɔ seƒoƒoti aɖe da ɖe xɔ ƒe dzogoe aɖe dzi, akaɖi hã le xɔa me.

Ŋutsu eve aɖewo le awu yibɔ me, wotsɔ ame aɖe yi ke kpɔ afɔku segesegesege gbɔna va kɔdzi, ɖevi aɖewo hã le teƒee, wole tsitre hele ameawo kpɔm.

Mɔdɔwɔlawo le dɔ wɔm, atikpalawo hã le agbasasra wɔm hena gakpo blalawo be woava bla gakpoa ɖe dzi. Gakpo blalawo bla gbãtɔ na agbasasrala xo.

Yevu aɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe zikpui dzi le teƒe sia, wo dometɔ nyɔnu ɖeka ɖɔ tsitsi eye wòdo awu aɖe yi ke nye gbemu, ɖe dzi ewɔ eƒe asi abe nya aɖe gblɔm wòle na nɔvia ene.

Wole atsyɔɖoɖo tzxe aɖe me, wode dzonuwo kɔ, wode ɖewo hã ali dzi, ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa, eye wosa nanewo ɖe alɔnu.

Nyɔnu eve wobɔbɔ nɔ anyi hele nu ɖam. Nuɖanuwo le wo gbɔ, ɖeka le tsitre eye wotsɔ akpleɖati ɖe asi tsɔ de ze ɖeka me eye nuɖanu vovovowo hã le wo gbɔ.

Nyɔnu aɖe kple viawo le xɔ sia me. Wobɔbɔ nɔ anyi, woame eve wolé dzinta ɖe asi, ke ɖevia sɔetɔ woame eve, ɖeka lé ŋu de atame, ɖeka lé axatse ɖe asi. Wole dzitaa kple ŋu la ƒom hele ha dzim ɖe wo dzi.

Ahadzraƒe. Aha ɖewo le kretiwo me eye eɖewo le kantawo dzi. Ŋutsu aɖe tsia tsitre ɖe egbɔ ye wole bagi dzi ɖe asi heɖɔ kuku. Edo afɔkpa dzie.

Atikutsetse vovovowo le afi sia wode ɖewo aŋegbawo kple aŋekusiwo me eye amee le wodzram bɔbɔnɔ anyi ɖe wo ŋgɔ hele awu me.

Afɔku alo dzɔgbevɔe dzɔ le afi sia. Si wɔe be xɔ siawo kaka. Eyi ke wɔe be amewo fɔ woƒe xɔmenuwo, zikpuiawo katã do ɖe xexe.

Afɔku gã aɖe dzɔ le afisia. Ŋu gã aɖe fanya ŋu viwo le teƒe ya eye ame vovowo va afɔkua teƒe hele fafam na wo.

Nyɔnu eve bɔbɔnɔ anyi ɖe xɔ sia me, ɖeka hã le tsitre kplɔ hã le woƒe akɔme. Ame ɖeka trɔ axa dzi de ame yi ke bɔbɔnɔ anyi eye wòle nane wɔm le nyalekasi dzi.

Ame geɖewo lé bagi ɖa si, ɖewo le ehem le anyigba, wo dometɔ geɖewo woɖi le keteke me eye woɖo ta edu yi ke me wodi be yewoayi la.

Nyɔnu siawo le tomatosi dzram le afi sia. Ame ɖeka le tsitrenule eƒe agba gbɔ. Ke wo ame eve bubuwo le anyinɔƒe.

Wo le dekɔnu wɔna aɖe wɔm le afi sia. Amewo katã wole avɔ me. Ɖewo da avɔ ɖe abɔ, ɖewo sae ɖe akɔta. Ɖekakpui aɖea sa avɔ yi ɖe akɔta eye wotsɔ nutsɔ ɖe ta aŋgbawo le eme.

Nyɔnu etɔ̃ le xɔxɔ sia nu, wo dometɔ ɖeka le nu kplɔm, woame eve bubu wole agbame me klɔm gazewo kple aŋegbawo kple agbawo kple siliva gagbewo le woƒe akɔme.

Ɖevi siawo le tsa ɖim hele fefem le nuto yike wole. Wo dzilawo tu avɔ xɔ ɖe teƒea le agbɔsɔsɔ me ale gbeggbe. Nyɔnu ɖeka kɔ ɖevi sɔe aɖe ɖe asi.

Ɖekakpuiawo katã le titre amewo mlikɔ ɖe wonɔewo ŋti edze ƒaa be hunyahunya aɖe dzɔ eye dedee nɔnɔdɔdzikpɔlawo geɖe wodome

Wobɔbɔnɔ anyi ɖe akpate aɖe te le kplɔ ŋuti, wole nuɖum, woɖo atsyɔ na akpate la kple seƒoƒonyuiewo.

Asime afisi amewo va fũ, nu dzralawo bɔbɔnɔ anyi ɖe woƒe agbawo gbɔ, ɖewo ɖɔ kuku ɖewo le xexi m, ɖewo fɔ woƒe nudzadzrawo ɖe tã, ɖewo lè aŋegbawo ɖe tã he le tsatsa, ameaɖe kpla bagiwo le tsaɖim hele nuwo ƒle.

Ameha tsotso siawo le ku sɔleme dem, amekukuɖaka le ŋgɔ, woda seƒoƒotsihe ɖe amekuku ɖaka la dzi, Osofo alo father tsi atsitre ɖe ame kukuɖaka la ŋgɔ hele gbe dom ɖa.

Ame siawo wodo awu ɖeka ŋgbiwo kloe hele dzedzeme tɔxɛ aɖe me. Wo le gbe aɖe to. Wotɔ ɖe agba aɖe yi ke wo wowɔna nenye be ŋdɔkutsu ŋu ɖe edzi wo nana dziɖegbekaɖi ŋusea. Wotɔ ɖe egbɔ hele asi ekɔ abɔ do ɖe dzi edzidzɔ kpɔm.

ɖekadzɛ kple ɖetugbi siawo wóle atsɔ̃ɖoɖo tɔxɛ me he ta'vɔ le atsɔ̃ɖoɖo me hele ɣe ɖum le modzaka ɖem

Ɖevi aɖewo kɔ agba hlodzo aɖe ɖe ta, tso teƒe aɖe yina teƒe bubu aɖe. Gasɔ hohue aɖe zɔ ɖe exɔ aɖe ŋuti. Ɖevi sue bubu hã trɔ megbe de gasɔ la.

Tugbedzevi etɔ̃ siawo le tsitre. Ɖeka do awu kpui aɖe eye woɖe eƒe dzimegbɔ da ɖi. Ame ɖeka hã ɖɔ kuku. Wo katã hã le tsitre eye wo le ʋe ɖum.

Nyɔnua bɔbɔnɔ anyi le nane wɔm, elé nane ɖe asi eye wokɔ nanewo ɖe agba me le ekɔ me nu bubu hã gale agbame le anyigba. Ame bubu hã wo bɔbɔnɔ anyi le exɔa ƒe go keme dzi eye ame ɖeka le tsitre nu.

Ametsitsi siawo bɔbɔnɔ anyi ɖe sukuxɔ me wole nu srɔ̃m, ekplɔ le woƒe akɔme, agbalẽ le woƒe akɔme, wo dometɔ aɖewo le nu ŋlɔm, woƒe nufiala tɔ ɖe woƒe ŋgɔ le nu fiam wo.

Nyɔnu siawo le avɔ vovovo ƒomeviwo me eye wobla ta ɖewo tsɔ avɔ ʋiwo sa ɖe woƒe avɔwo dzi.

Nyɔnu siawo yi tɔme yi tsi ku ge. Wotsɔ siliva gagba ɖeka tɔgbewo ɖe ta. Ɖewo do afɔkpa eye bubuawo me do afɔkpa o.

fia aɖe kple eŋtsi meawo wóle avɔ dzĩ kple avɔ yibɔ me wóle dzoya ɖe wodzi wókɔ wóƒe ʋukpowo ɖe ta le ƒoƒom wó yina ɖe eku aɖe teƒe

Nyɔnu sia bɔbɔ nɔ anyi ɖe gbeme eye efiewo hã wova egbɔ eye wole fefem.

Nyɔnua le botokoe tom le ami me. Ami galɔn kple siliva gagba kple enutɔgbawo le egbɔ. Nyɔnu woa me eve kple ɖevi eve.

Fefenuwo le kplɔ la dzi, ame aɖe wole eka dem afɔkpa aɖe hã dzi.

Wole etsa ɖim le egbe me kple ŋu eye wokpɔ atiglinyi gã aɖe. wotɔ ŋu la hele ŋku lem ɖe atiglinyila ŋuti

Ɖevi sia le afɔkpa ɖe asi eye wole zam abe nuƒomɔ ene hetsɔ le ɖokuifoto ɖem kple nɔviawo.

Tugbedze kple ɖekakpui aɖewo le tsitre, wo dometɔ aɖewo hã le anyinɔƒe, wo nɔvi ɖeka le awu dzɛ̃ me, eƒe ɖa le legbee, kɔ eƒe abɔ do ɖe dzi le ʋe ɖum le esime nɔviawo ziɔ ɖe ŋu aɖewo ŋuti le megbe le ekpɔm, ati dama aɖe hã le wo megbe.

mɔ̃dɔwɔlawo le dɔ wɔm kple ŋku biã. Wole woƒe dɔwɔwuwome. Woƒe eŋugã ɖeka le wogbɔ si me woblu ekpekui kple ebawo ɖo. Ŋula le ebala alo kpekuibublula trɔm eye wole ehem ɖe mɔla dzi.

Afɔku dzɔ le afi sia, dzokekedola kple gasɔdola wokpɔ afɔku le teƒe sia, sukuvi eve hã tsatsitre ɖe wo gbɔ hetrɔ megbe de wo eye ɖevi sue aɖe hã ƒe agbe le xaxa me.

Ame eve le tsitre, eve bubu hã tsyɔ akɔ, woƒe nunɔmesiwo kaka ɖe anyigba, woƒe anyixɔwo katã zu xɔtakpowo. Edze abe eya ƒo eye woƒe xɔwo klo ene.

Ɖevi aɖewo le exɔ aɖe me. Ekplɔ gã aɖe le wo kɔme. Nyɔnu aɖe le wo gbɔ. Wofɔ dɔwɔnu vovovowo kɔ ɖe kplɔ la dzi eye wo le edɔ wɔm hele aɖaŋu vovovowo wɔm.

Ame gbogbo aɖewo le tsitre. Ŋutsuwo kple nyɔnuwo. Wo dometɔ aɖewo nye wɔmenɔwo. Ɖewo nye bafaɖo, ɖewo le tsitre, ɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe woƒe gasɔwo me, ɖewo le dze ɖom, ɖewo le zɔzɔm. wo le xɔ gã aɖe ŋgɔ.

Nyɔnu ade le afi sia, wo dometɔ aɖewo kɔ abɔwo do ɖe dzi. Wo dometɔ ɖeka lé gbeƒaɖemɔ ɖe nu eye wòle boblo dom.

Ƒuta, nyɔnu aɖe va ƒuta, va ƒle akpa le ɖɔdala aɖe yiwo gbɔ tso ƒu dzi la gbɔ. Akro aɖewo hã le ƒua ta, akro bubuwo hã wole. Ɖevi aɖewo le tsitre le nyɔnu la megbe, nyɔnu la kɔ akpa ɖeka do ɖe dzi.

Bafa habɔbɔ aɖe nye esia, wo katã wo bɔbɔnɔ anyi ɖe woƒe kekewo me, wolé woƒe asiwo do woƒe abɔwo ɖe dzi, wole awu vovovowo me, nyɔnuwo kple ŋutsuwo siaa.

Sɔhe siawo nye dunyaheha aɖewo yomedzelawo, wokɔ woƒe abɔwo ɖe dzi ɖewo hã lé dunyaheha la ƒe flaga ɖe dzi, wodoe ɖe dzi bobobo eye wole ʋli dom.

amaɖewo ko ʋuyi wɔmeve va teƒe sia woɖe amekuku le ʋua ɖeka me ye ameɖewo kɔ amekuku la kɔ daɖe edoɔ dzi eye wó dzibe yoɔɖi amɛ la me bubuwo le do bubuwo ɖem

Tɔdɔwɔla aɖewo le woƒe ɖewo gbɔ hele asi trɔm le ɖɔla ŋuti hafi agatrɔ yi ɖe tɔƒo. Woƒe tɔdziŋuwo hã le wogbɔ. Wo dometɔ ɖeka le awume, ke bubuwo ya womele awume o.

Ame siawo le xɔ tum. Exɔ la ƒe nɔnɔme le nogo abe abolokpo ene. Ame bubuwo le wo mgbe hetsi atsitre ɖe wo megbe le wokpɔm.

Ŋutsu aɖewoe nye esia le tsitre. Wo dometɔ aɖe tsɔ akɔ. Woƒoxla emɔ aɖe. Wo dometɔ aɖewo kɔ aflagawo do ɖe dzi eye wo dometɔ aɖewo hã kɔ woƒe abɔwo do ɖe dzi.

Ɖevi hatsotso siawo dometɔ aɖewo le tsitre. Bubuwo le anyinɔƒe. Ame tsitsi eve aɖe le wo domi hele dze ɖom kpli wo eye wole fefem kple wo hã le afi sia.

Xɔ aɖe me akaɖigbewo le dzisasa la ŋuti eye aɖakago kple ŋkuŋuŋu fɔdzidego kple tsiléƒe le xɔ la me.

Wo bɔbɔ nɔ anyi ɛe kplɔ ŋuti eye agbalẽwo le woƒe akɔme. Edze abe ɖewo le nya me dzrodzro ɖe wɔm ene

Agbalẽwo, kaƒomɔ kple nyaletashi le ekplɔ̃ sia dzi. Ame aɖe bɔbɔ nɔ anyi le nane kpɔm le nyaletasila dzi eye wòle eŋlɔm ɖe agbalẽa dzi le afi sia.

Ame geɖewo ƒoƒu ɖe afisia le agbɔsɔsɔ me. Ŋutsu kple nyɔnuwo sĩa. Eʋu aɖe le wò titina eye wò katã wò do abo ɖe dzi. Ame ɖeka le ʋu la me eye wokɔ ta ɖe dzi

Amewo le ƒuƒoƒogã aɖe me le afi sia. Wole awu vovovowome. Ɖekakpui etɔ̃ aɖewo, womedo awu o. Wole atalɛgbɛ kple atakpuiwome. Wole modzaka ɖem na wo. Wod woƒe abɔwo ɖe dzii.

Ame siawo le, ame siawo le atsyɔɖoɖo tɔxɛ me, wole awudodo me abe Ghana flag ene eye wole modzaka …

Xɔdɔwɔlawo ƒe hatsotso aɖee nye sia le edɔ wɔm kple ŋkubia. Wo le xɔ gã aɖe tum. Ame aɖewo le xɔ gã ma tame. Bubuwo woɖo wo le gakpowo ɖom kple susu be woade edzi awɔ dɔ le xɔ la ŋuti.

Ɖevi eve bɔbɔ nɔ anyi ɖe zikpui dzi eye wo dometɔ tsitsitɔ kɔ wo nɔvi sɔetɔ la ɖe asi wòdze ŋkumee hele fefem ne le aƒea me.

Wole suku, wo katãa wole tsitre, ɖewo le nu kom, ɖewo do asi ɖe dzi, woƒe nufiala hã le wo dome.

Wobɔbɔ nɔ anyi, wo dometɔ aɖewo le ayi bubuwo klẽm, woku ayia eɖewo ɖe aŋegbagbadzɛwo d zi hele dzadzram.

Ame eve le tsitre, wole dɔwɔwu tɔxɛ me, eoɖɔ kuku yike nye akpoxɔnu kuku, wo dometɔ ɖeka le yɔyɔ wɔm eye eŋu gã glodzo aɖe le wo gbɔ.

Afɔku dzɔ le afi sia. Ŋu eve dogo eye ame aɖewo le ŋula dzi le gbagba dzem be yewoa ɖe ama ɖe yiwo ke le ŋua me. Dedienɔnɔnyadzikpɔlawo hã le teƒea.

Ame aɖewo le xɔ dɔ wɔm, ɖewo le tsitre, ame aɖe kɔ agba ɖe asi eku kɔ ɖe eme vɛ, nyɔnu aɖe hã le teƒe ma hã nye gliɖola, wo dometɔ aɖewo ɖɔ kuku.

Vovovowo le mɔdodo sia dzi. Bɔsuwo kple ŋuviwo eye amewo ɖo asi ɖe emɔ dodo la to. Ame vovovowo le mɔ la zɔm va le yiyim.

Ame sia wo nye xɔ ɖɔwɔlawo. Wole eba blum hena exɔ tutu. Wo dometɔ aɖewo le kpekuiwo kum ke bubuawo le mɔsimwo ŋu.

Zikpui le xɔ sia me, kplɔ hã le xɔ la me, nane le kplɔ la dzi yike ƒe amadede nye gbemu, avɔ aɖe hã ƒe amadede nye gbemu le zikpui la me, nɔnɔmetatawo le xɔ la me, seƒoƒo aɖe hã le xɔ ƒe dzogoe dzi le xɔ la me.

Sukuvi siawo dogo vi, wole ampe tum tsɔ le modzaka ɖemi na wo ɖo koe, wonɔvi bubuawo tɔ hele wo kpɔm le sime wole ampe la tum.

Amewo ɖo asi, amewo ɖo kuku si, amewo ɖo nuɖuɖu si. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo va nu ƒle ge. Wo dometɔ aɖewo kpla bagiwo, ɖewo ɖɔ kuku, ɖewo le awu ʋɛ̃wo me.

Yevu eve siawo wokplɔ ameyibɔvi yaw ova wo ɖokui gbɔ hele dze ɖom kple wo hele fefem kple wo.

Mɔdolawo le dɔ wɔm, woɖo kpe ɖe mɔla to, wo dometɔ aɖewo le sofi ɖe asi, wole ke kum ɖe ekpe la ŋuti, wo dometɔ bubuwo le tsitre. Eŋu aɖe hã nɔ wogbɔ.

Ɖevi ɖeka bɔbɔnɔ anyi ɖe aŋɛ zikpui dzi. Ɖevi ɖeka tsɔe kɔ ɖe tsitsi tɔ ƒe akɔme. Tsitsi tɔa le ɖa ƒom na ɖevi toa.

Ame eve bɔbɔ nɔ anyi ɖe afisia, ame ɖeka le awu ʋi. kplɔ le woƒe akɔme, kaƒomɔ le eƒe akɔme ele ga ɖe asi. Ame si do awu sike nye kete vɔ wua, edze ƒã be eva ga ɖe ƒe le eƒe kaƒomɔ dzi.

Ame geɖewo le agbasasra nyui sia dzi tom. Wowɔ agbasasra sia eye wowɔ nane abe asikui ene yike lé agbasasra la ɖe dzi.

Ame hatsotso sia siwo tsi atsitre eye eɖwo tsyɔ̃ akɔ, woƒe nudodowo ɖe fia be wonye awusatɔwo woɖɔ kuku eye wodo awu ʋe ŋlayawo.

Nyunu kple ŋutsu wole nɔnɔme tata sia me. Nyɔnua da avɔ ɖe abɔ eye wòle tu nuxlɛ ɖe asi ke ŋutsuwo le emegbe eye ɖeka le ŋgɔ wò he sa avoo hele nane ɖe asi.

Nuɖuɖu vovovowo le asi sia me eye nudzralawo bɔbɔ nɔ anyi ɖe woƒe nudzadzrawo gbɔ, abladzo, atadi kple nu bubuwo le teƒe sia.

Dɔnɔkɔdzi, dɔnɔ dzikpɔla ade siawo va ƒoƒu ɖe dɔnɔ ɖeka aɖe ŋuti le eƒe abatime wo da ʋu ɖe dɔnɔ sia dzi dɔnɔ dzikpɔla ɖeka le agbalẽ ɖasi eye wole nane ŋlɔ ɖe edzi.

Dɔnɔkɔdzi. Dɔnɔ aɖewo le abatsiwo me. Wo le anyimlɔƒe. Ɖewo fɔ bɔbɔnɔ anyi ɖe abatsia me. Wogbɔnɔlawo tsi atsitre ɖe wo gbɔ.

tɔgbi aɖe kple via kple tɔbiyɔviwo nɔnyi ɖe egba ɖe dzi le afisia seƒoƒo kple ati aɖewo ƒoxlã wó wokɔ ŋego dzĩ aɖe daɖe wókɔ me eye wóle asiwui me hele nane kpɔm le aŋego la me

Amewo nɔ xɔ sia me. Wonɔ anyi nɔ ƒe eye wotsɔ mɔa ɖe da ɖe kplɔ dzi. Wokɔ woƒe ŋku ɖeka kɔ ɖe emɔ la me le nane kpɔm le emɔ la me hetsɔ le nu sɔsrɔ̃wɔm me.

Agble me. Ŋutsu etɔ siawo nye agbledelawo. Wode ama gble. Wole tsi wum ɖe amawo dzi.

Nyɔnu eve siawo kple wo viwo le vi fam. Wokpla bagi. Dedienɔnɔdɔdzikpɔlawo le wo. Gbadagba ɖeka ekɔ asi le nyɔnua ɖeka tutum.

Ame geɖewo ƒoƒu ɖe yame ʋu aɖe ŋuti le afisia. Dedienɔnɔdzikpɔla ɖeka le yameʋua ƒe atrakpuiwo dzi eye wole ƒuƒoƒea kpɔm.

Ŋu vi goɖoe woame enyi tɔ ɖe afi sia. Wole amadede vovovowo me. Ame eve le tsitre, ame ɖeka do awu yibɔ eye wòlé flaga ɖe ɖe asi eye wòdoe ɖe eŋuawo ƒe ŋgɔ.

Nyɔnua le nagiti tom, kɔpoti kple siliva le egbɔ, siliva le kolpɔtia dzi, gatsi le eme, etɔ nagotia eɖe da ɖe eɖokui gbɔ aŋe tsɛshi hã le egbɔ.

Ŋutsu kple nyɔnu siawo le awu vovovowo me. Nyɔnua le awu di me. Ŋutsuawo le awu abɔlegbe kple atalegbewo me. Wo katã wodo afɔkpa. Wo le fefe wɔm.

Nyɔnu aɖewo le tsitre ɖewo ɖɔ kuku ɖewo hã kpa vi ɖe me, ɖewo hã bla ta, yevu gbadɔ le wo megbe fi si wotsi atsitre ɖo.

Nusrɔ̃vi aɖewo le enu srɔ̃m, wokɔ gakpo aɖewo tsɔ de vai si aɖewo me, eye wole..wokɔ laxalaxa ɖe asi kɔ le hehem le gakpo la ŋuti bena eŋuti na zrɔ̃.

Ame siawo le ku sɔleme. Amekukuɖaka le wo ŋgɔ. Wo dometɔ aɖewo bɔbɔnɔ anyi. Wo dometɔ ŋutsu ɖeka va dze klo ɖe nyɔnu aɖe kɔme esi me nyɔnu la le avi fa. Ŋutsu la le akɔ fam nɛ.

Zikpuiwo le exɔ sia me, ekplɔ aɖe le domedome na wo, wotsɔ suɖui vivivi aɖewo da ɖe zikpuiwo dzi, xɔmetsovɔ aɖe le xɔa me eye foto aɖewo le gli la hã ŋuti

Nyɔnu sia le dzodoƒe. Ele agbalẽ klɔm eye wole kaƒomɔ ɖe tɔ nu. Ele nuƒom le kaƒomɔ la dzi le nu kom. Enu bubuwo hã le kplɔa le dzi le dzodoƒe le agba ma.

Ame aɖewo le kplɔ ŋuti le varanda dzi, ame aɖe tsatsitre ɖe kplɔ la ŋu, nyɔnu aɖe le akɔ dam, akɔdago le afi sia.

Nyɔnu siawo katã le atsyɔ̃wu ŋlaya aɖewo me. Wo dometɔ aɖewo le anyinɔƒe bubuwo le tsitre le ekpexɔ aɖe ŋuti.

ame siawo le kuvɔ me eye wó dometɔ aɖewo tsɔ akpa ɖaka ɖe ta he yina ɖe ame ɖiƒe

Nyɔnu eve wole dzeɖom. Wonya nu hã sia ɖe ka dzi. Koklo eve le wo kɔ me. Nane hã le agba me le anyigba. Ezevi aɖe hã le anyigba.

Ame siawo le kamete fefe wɔm, sodzawo kple ame siwo menye sodzawo o, wole ka hem sodza bubu le kuku dzɛ̃ me kple ame bubu hã wole teƒe la.

Enusrɔ̃ƒe aɖe. Teƒea le ʋie. Ekplɔ le ga mea, zikpui le ga ma. Le zikpuia dzia awu le zikpui dzi. Ekplɔ dzi laptop le ga ma. Fotoɖenu hã le ga ma. Agbale hã le ga ma. Ele drɔwɔwo ea agbalewo le drɔwawo me fũu vovovo.

Amewo le tsitre. Me ɖeka tɔ hele nɔviawo kpɔm. Wotɔ ɖe nu nogo aɖe gbɔ hele nane wɔm tso eŋtsi. Wo katã wole kukume

Nyɔnu aɖe lé akpa aɖewo ɖe asi le tɔa nu, elé akpa gã ɖe eƒe mia me eye wòtɔ ka bubuwo lé ɖusi me, tɔdziŋuwo aɖe hã le tɔa dzi, atiwo le tɔa to.

Afɔku seŋu aɖe dzɔ le afi sia, ŋuwo ƒe tayawo do le wote ɖewo gbã eŋu gã aɖe hã le emɔ ƒe akpa me ɖa le dzɛ̃ ɖe, eye bubuwo hã le emɔ ƒe go kemɛ dzi

Wo ame akpa gãtɔwo le anyinɔƒe, ame eve le tsitre nu, kplɔwo le woƒe akɔ me, agbalẽwo le kplɔawo dzi. Amerika flaga le ame ɖeka ƒe axa dzi

Ame gbogbo aɖewo ƒo ƒu ɖe afi sia. Dedienɔnɔ dɔdzikpɔlawo hã le wome. Wolé aflagawo ɖe asi. Dedienɔnɔ dɔdzikpalawo dometɔ eve wole ame aɖe lém.

Nyɔnu eve le tsitre. Ɖeka do awu bubu le avɔ me ele lãsi ɖe asi. Ŋutsu aɖe hã le sɔ dzi eye wo le akplɔ ɖe asi. Ŋutsu bubuwo le sɔ tɔ la yome.

Tugbedzɛ aɖe le gasɔ dzi, ekpla nane ɖe gasɔa ƒe megbe. Aƒenɔ aɖewo hã le bagi ɖe eta. Eye tugbedzɛ bubu hã le teƒea.

Ŋutsu ade siawo le avɔwu vovovowo me kple amadede vovovowo hã. Ɖewo ɖiɔ kuku ɖewo meɖiɔ kuku o. Ame ɖeka tɔ ta abola eye wòyi yame.

Tugbedza aɖe yi ke awu aŋtsiɖiɖi me la bla ŋɔtsinu edo asiwui tsɔ akɔ eɖe do eye wodo ati aɖe ɖe eme. Ame bubu aɖe hã le egbɔ. Ya hã le kpekpem ɖe eŋuti.

Dzokeketɔ sia bla atikutsetse aɖewo ɖe dzokeke la dzi, eŋu bubuwo hã wole teƒe sia, eŋu dzɛ̃wo kple afɔtɔ ƒe dzokeke hã le afi sia.

Xɔtulawo le exɔ tum. Wo katã woɖɔ akpoxɔnukuku. Wole woƒe dɔwɔwu vovovowome. Wole kpe ɖom. Ame ɖeka kɔ emɔ̃ aɖe yi ke wodaa ɖe kpe dzi wòkpɔna kpea ƒe dzɔdzɔ la da ɖe kpea dzi hele ekpɔm.

Ame aɖewo bɔbɔ nɔ anyi le woƒe nudzadzrawo gbɔ. Maa ɖewo bɔbɔ ta ɖe anyi le nane tsɔm. Bubuwo le tstrenu. Ɖewo hã wodo ʋeʋi ɖe wo ɖokui dzi hafi le ete.

Nya drɔ ƒe. Ŋɔnudrɔlawo le awu ɖeka ŋugbi me le dziaƒo, eŋu dzĩ kple eŋu ʋi le awua me. Ame bubuwo hã nɔ xɔme. Wobɔbɔ nɔ anyi. Wo dometɔ aɖewo nye lɔyawo.

Ame siawo le kametefefe wɔm. wole asiabo dam le afi sia eye wo le dzidzɔ kpɔm ɖe eŋuti ŋutɔ.

Ame eve sia wole dɔwɔwu me. Woɖɔ akpoxɔnukuku ɖe ta hele emɔ gã glodzo aɖe ŋu hele emɔ la zam tsɔ le edo gã globo aɖe kum ɖe anyigba la me.

Ɖɔdalawo yi tɔƒo, wode seke na woƒe akrowo eye wole dɔ dam, ŋutsuvi ɖevi sue aɖe hã le wome, wodo awu ɖe dzime o, wo katã wole afɔ fuflu.

Le kɔ sia dzi, ɖɔkita woame ene wole tsitre ɖe dɔnɔ aɖe yike le abati me la gbɔ. Wo katã wodo awu lɔbɔ, woɖɔ ŋɔtinu kuku, heɖɔ kukuwo, Ame bubu aɖe hã le tsitre le xɔ la me. Woda tsi ɖe dɔnɔ la dzi eye wotɔ ɖe egbɔ hele aɖaŋu wɔm.

Nyɔnu sia yɔ ɖeviwo ƒoƒu ɖe eɖokui gbɔ. Wole tsitrenu. Ɖeviawo kpla asi kɔ na wo nɔeawo. Ɖevia ɖewo do fɔkpa ke bubuwo medo fɔkpa o.

Nyɔnuwo kple ŋutsuwo le asime. Nyɔnu aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe woƒe nudzadzrawo gbɔ. Woku wo ɖe gagba me eye ame bubuwo hã wobɔbɔ ɖe wo dzi be yewoaƒle ɖewo. Ame aɖewo kpa vi ɖe me hã.

Nyɔnu aɖewo lé nake ɖe ta, eŋu yibɔ kple eŋu ʋɛ̃hã le teƒe sia, netiwo hã le afi sia.

Sɔhɛ siawo le agbɔsɔsɔme. wokɔ woƒe abɔwo do ɖe dzi hele ʋli dom. Ɖewo ɖɔ kukuwo eye wolé aflagawo ɖe asi.

Nyɔnu aɖewo fɔ agbawo ɖe ta. Nyagaɖeɖi ɖeka ɖe hã le wo domi. Dedienɔnɔ dɔdzikpɔla aɖe etɔ, hele gbe biam wo. Ŋutsu bubu aɖe hã kple nyɔnu aɖe hã bɔbɔ nɔ anyi wole dedienɔnɔ dɔdzikpɔla la megbe.

Ame geɖewo le tɔdziŋu sia me, ɖeviwo kple ame tsitsiwo siaa, ɖewo tsi atsitre, ɖewo bɔbɔnɔ anyi, avɔgbadɔ aɖe le wodzi le tɔdziŋu la me wole etɔ la dzi, wokɔ woƒe abɔwo dzi wo dometɔ aɖewo le dzidzɔ kpɔm ŋutɔ, tɔdziŋu la le blɔ.

Amewo katã wo le agbɔsɔsɔ me. Ɖewo kɔ woƒe abɔwo do ɖe dzi. Ŋutsu ɖeka le tsitre ɖe wo ŋgɔ. Wo le asi na mii. Ame bubuwo hã mlɔ woƒe abɔwo do ɖa be woade asi asitame na yewo.

Nyɔnu sia nɔ anyi ɖe eƒe fiase me. Afi si wòle avɔwo dzram le. Avɔ vovovowoe wòɖo ɖe fiase la me. Ebɔbɔ nɔ anyi eye wòziɔ ɖe avɔwo ŋutsi le fiase la me

Zikpui kple kplɔ le xɔ sia me, ekplu eve le kplɔ la dzi, ati sue eve le xɔ ƒe dzogoe eveawo dzi, ɖaka vi aɖe hã le exɔa me ekplu woame etɔ̃ le edzi.

Ɖekakpui kple ɖetugbui siawo ƒoƒu ɖe xɔ siame wole nufiafia xɔm tso ŋutsuawo dometɔ ɖeka gbɔ ekplɔ aɖe le ŋutsua ƒe akɔme nanewo le edzi

Ɖekadze siawo le sika kum le afi sia. Ɖewo le sika la klɔm. Mebubu wo le sofiwo ɖe asi eye ame bubuwo hã wo le tsitrenu.

Xɔme, zikpui le xɔame flawa le xɔame ati aɖe le xɔame ƒe titina eye woda nanewo ɖe edzi fotowo hã le egli ŋuti.

Ŋudzeƒee nye afi sia, afi si mɔzɔlawo katã vana eye woɖona ŋu heyina ɖe teƒe yi ke wodi be yewoayi la, ame geɖewo ge ɖe ŋu la me. Wole agba dem na ŋua geɖewo ke ame bubuwo hã le tsa ɖim le ŋudzeƒe la.

Amekpememewo kpe le nu na wo. Amekpememe bubu hã le wo megbe le kpe kɔkɔ aɖe dzi. Hedo abɔ ɖe dzi. Kpe bubu aɖe hã le wo megbe.

ŋutsu siawo le modzaka ɖem eɖe le doŋdo ƒom ke woameve bubu wóle ɣe ɖum

Ɖekadze siawo tso adegbe, wolé..wo dometɔ ɖeka lé ahlɔe ɖe asi eye wòdoe ɖe dzi bubuawo tɔ ɖe megbe, eɖewo wotsɔ kombo kpla, ɖewo kpla tu ɖewo mekpla tu o, ɖewo ɖɔkuku ɖewo do awu vuvuwo, ɖewo hã ƒe awu le nyuie.

Ŋutsu kple nyɔnu sia wole tsitre, nyɔnu la lé vidzɛ̃ ɖe asi eye wokpla asi kɔ na wo nɔewo, ame ɖeka lé ngo ʋɛ̃ aɖe ɖe asi.

Wɔmenɔ aɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe mɔto le afii, ŋutsuwo kple nyɔnuwo kple wo viwo siaa, wole ga biam amewo, ame aɖe le dzokeke dzi eto wo ŋkume va yina, ame aɖewo hã le ŋu mɔ me tsom, ŋu aɖewo hã le wo megbe.

Fia aɖe kple eŋutimewo zɔ̃ to dua ƒe ablɔdzi va yina. Fia la le sɔ dzi wokɔ dzoya aɖe bu ta nɛ. Eƒe asrafowo le ŋgɔ. Wode ka gbɔ̃ wɔme eve aɖewo ɖe asi. Dukɔmevi aɖewo le mɔ to le wo kpɔm. Wo dometɔ aɖewo do abɔ ɖe dzi.

Ame geɖewo wole anyi nɔ ƒe siwo nye vidzi dadawo. Ŋutsu ɖeka hã le ekplu ɖe ɖe asi ke le ɣi ɖe. Edo awu dzɛ. Ati aɖewo le ekplɔ dzi le woƒe akɔme.

Tsi ɖɔ ɖe anyigba gbana. Ɖevi sia lia eŋu xoxo aɖe eye wotsi atsitre ɖe etame. Elabe tsi xɔ anyigba la katã.

Wobɔbɔ nɔ anyi ɖe ati ƒuƒu aɖe dzi. Wo katã woɖɔ kuku, wole ame etɔ̃. Lã aɖewo hã wova le tsi nom. Seƒoƒo nyuiwo hã woƒo xlã tsi la.

Zikpuiwo, kplɔ kple zevi aɖe le xɔ sia me. Wokɔ nane da ɖe akplɔa dzi le zikpuiawo ƒe domedome abe flawasi kple glasigba ene.

sukuvi siawo le nusɔsrɔ̃ tɔxe aɖe wɔm le afisia ama'ɖe bɔbɔ hele nane fiam bubuawo le tsitre ɖeka hã dó awu dzĩ ye hã etsyɔ kɔ

Nyɔnu kple ŋutsu siawo nye sikakulawo. Wole ava aɖe me. Ku sika eye wova le eklɔm ɖe tɔsisi aɖe me. Sika ya kɔklɔ na be tɔsisi ƒe amadedewo trɔ kɔŋ.

Nyɔnu kple ŋutsu siawo le tsitre, o dome tɔa ɖewo ɖe woƒe awuwo ɖe asi, ɖewo tsɔ bagi hã ɖe akɔ nu, nane yi ke ɖi ame le wo gbɔ, o kpla mɔɖaŋu aɖe ɖe dzi me.

Ŋutsu siawo katã wole tsitre, wo dometɔ geɖewo do awu ɖeka ŋgbi, ke bubuawo do awu votavota, wo nɔvi ɖeka ɖɔ kuku eye wòle asi fia nane na wo.

Ziwo le sugbɔ le afi sia, sɔveda le wo dome, ahlɔewo hã le dome, wo katã wova tsi no ge, atinyuiewo hã le teƒe sia.

Amewo le azɔli dzi. Ɖeviwo hã le wome. Wo dometɔ ɖeka le eƒe gabi hem le anyigba. Bubuwo kplaa bagi eye woɖo ta teƒe aɖe yi ke yim wole.

Ŋudzeƒe, afi si taksi etɔ̃ kple trɔtrɔ ɖeka wole, eye amewo hã wole teƒea. Dzoƒoxɔ hã le teƒea.

Xɔ gã lɔbɔɔ aɖe nye esi, etsikunu gã aɖe le eƒe ŋkume, abladzowo kple atiwo le xɔ la godo eye ati ɖeka hã le xɔla ƒe ŋkume.

Dɔnɔkɔdzi. Dɔnɔ geɖewo le abatsi me. Wo le anyimlɔƒe. Ɖewo le anyinɔƒe. Dɔnɔdzikpɔla la tɔ ɖe dɔnɔ ɖeka gbɔ hele egbɔ kpɔm.

NDC dunyahehamenɔlawo ƒe hatsotso gbogbo aɖe wobɔ asaɖa ɖe afi sia. Wokɔ woƒe aflagawo do ɖe dzi. Wole aflagatsɔla ƒe awu me.

Gã batsi, Vono le edzi, wo ziɔ gakpoa ɖe glia ŋutsi le xɔame, nɔnɔmetata ɖowo hã wole gliawo ŋutsi le xɔame.

Yameŋu, ŋutsu aɖewo le tsitre ɖe egbɔ. Ame ɖeka dze ŋkume nɔvia hele nane wɔm. Ke ame bubu hã tsyɔ mo anyi hele nane wɔm le anyigba.

Ɖevia sia tsɔ kɔ anyi ɖe afi sia hetsɔ eƒe miamebɔ ɖo eƒe nugonu. Gbeɖuɖɔ aɖewo hã le anyigba. Ame bubuwo hã wo le teƒea.

Ame vovovo siawo le efli me ɖewo kɔ bagi da ɖe akɔme hele eflime, amewo le awu dszɛ̃ me, ɖewo hã wokpla bagia ɖe kɔtome.

Wole takpekpe me le xɔ gã aɖe me, agbalẽwo le wo gbɔ le kplɔ̃awo dzi, odometɔ eve le tsitre nu, mamlɛawo le anyinɔƒe, wole nya me dzrom.

Ŋutsua le ŋu ƒom, ke nyɔnua hã le ʋea ɖum, ekɔ nane da ɖe ta abe kuku ene eye flaga hã le woƒe titina.

ame geɖewo ƒoƒu ɖe afisia amaɖewo le atsitsre bubuwo le anyinɔƒe nugoaɖe le wóƒe domedome agbalewo le me

Ame siawo bɔbɔnɔ anyi hele dze ɖom. Woame eve wole agbalẽ ɖe asi. Kapu le kplɔ dzi le wokɔme. Flowers le me eye nugoea ɖe hã le aƒenɔ ɖeka megbe.

Agbaŋu gã sia kpɔ afɔku eye ŋula ƒe ŋgɔgbe katã gbà, ŋufɔtiɛ ŋgbɔgbetɔ dogo. Amaɖewo le tsitre le ŋula gbɔ

Dzonuwo kple asinu nu vovovovowo wole nuguiwo me le afi sia, wotsɔ nua ɖewo tsɔ ku enue, wonye guiwo bubuawo nye amiguiwo.

Ŋutsu kple nyɔnu geɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe xɔ sia me. Wole awu vovovowome. Wo bɔbɔ nɔ anyi hele nɔnɔmetata alo fefe wɔna aɖe kpɔm le didiƒenukpɔmɔ̃ sia dzi

Woɖo amekuku ɖaka woame ene ɖe agbaka me, sukuvi eve le tsitre ɖe wo gbɔ, ke ƒuƒoƒea wole tsitre, amewo le enu dzɛ̃wo kple enu yibɔwo me hele konyi fam.

Ame geɖewo le afi sia, ɖewo le tsitre, bubuawo le anyinɔƒe. Wo dometɔ aɖewo do woƒe abɔwo ɖe dzi, wo dometɔ ɖe sia ɖe ɖɔ ŋɔtinutsyɔvɔ.

Atikutsetse vovovowo le afi sia eye nuɖanu hã le afi sia, atikutsetse abe atadi, tɔtɔ, aŋuti kple nuɖanu abe tomatosi hãle afi sia, nyɔnu eve hã tɔ ɖe wo gbɔ.

Ŋudzeƒe afi si ŋu aɖeu le aŋutiɖiɖi ɖewo le ʋe ŋuwa va le amewo dim eye amewo le bubuwo ɖom hele du bubuwo me yim enye ŋudzeƒegã lolo aɖe ŋutɔ.

Wole awu ŋlayawo me, ɖewo ƒe awuwo le yibɔ. Bubuwo tɔ le abe aŋutiɖiɖi ene. Wole gbedoɖaƒele gbedoxɔme.

Nusrɔ̃vi siawo bɔbɔ nɔ atiwo dzi hafi le nu srɔ̃m. Woƒe nufial ŋlɔ nu ɖe ekpe dzi na eye wòle biabia bim wo dometɔ ɖeka.

Nyɔnu siawo le tsitre ɖe afi sia, ɖewo kpavi ɖe mee, ɖewo bla ta ke bubuawo me bla ta o.

Dɔwɔla sia wo le dɔ wɔm, wole woƒe dɔwɔwuwo me wonye awu ɖeka ŋgbiwo, woɖɔ akpoxɔnu kuku blɔwo kple woƒe dɔwɔnu hã le blɔ, wole ke kum ame ɖe lé sofi ɖe asi, bubuwo le egbewo ŋem.

Wɔmenɔ aɖewo le dɔnɔ kɔ sia dzi. Wo dometɔ aɖewo le kekewome. Ɖewo le abatsiwome, wofɔ woƒe afɔwo da ɖe abatsia to. Ɖewo bɔbɔ nɔ anyi, ɖewo hã le nu ŋlɔm. Wo dometɔ aɖewo mlɔ anyi ɖe abatsiwome.

Amehatsotso vovovo siawo wotso du vovovowo me. Wo le gegm ɖe yameŋuwo sia me yin aɖe dukɔ bubu me. Yameŋu bubuwo hã le yameŋudzeƒe la.

aƒenɔ ya kple via nyɔnuvi dzaa sia wóle tsidem seƒoƒowo etsi kunuawo le wógbɔ aƒenɔ la dó asiwui wóle seƒoƒo la kpɔm wonya le kpɔkpɔm nawo wóle ŋukom

Amewo ɖo asi. Woɖo koklosiwo, awuwo kple nu bubuwo fuu le dzadzram. Nyɔnuwo va be yewoaƒle kokloa ƒe ɖewo. Wo katã wo le ŋɔtsinutsɔnuwo me.

Wo le xɔ gã aɖe me. Wo dometɔ geɖea wo le anyinɔƒe eye ekplɔ ɖe le wo ŋgɔ ɖa ŋii. Ame bubuwo hã nɔ anyi ɖe kplɔ ma ŋuti hedze ŋgɔ ƒuƒoƒea.

Nuku vovovowo le asi sia me; abladzo ɖiɖiwo, atadiwo, eye ame vovovowo hã va asi la ɖi ge.

Ŋutsuwo kple nyɔnuwo le fli me, wole awu vovovowo me, wole didim be yewoayi ɖe xɔa me. Wole dɔ dim. Ame bubuwo aɖe do tso xɔa me gbɔna va xexe.

Dɔnɔkɔdzi. Ɖɔkitawo kple dɔnɔdzikpɔlawo le dɔyɔƒea. Wole tsitre nu.

Ame ve, wole xɔ sia me. Nyɔnu ɖeka, ŋutsu ɖeka. Ŋutsula ɖɔ tsiŋtsi eye wòle awu dzẽ me. Nyɔnula le awu blɔɔ me. Wole mɔɖaŋu dɔ wɔm le xɔ sia me.

Bafã le eƒe kekeme. Ɖevi bubu aɖe hã menye bafã o le du dzi le eyome. Wole dze ɖom. Wole nu kom. Wo nɔvi bubu hã le axadzi ŋɛ̃I hetɔ.

Dugãme. Ŋuwo kple amewo sɛ̃a le mɔdodoa dzi. Amewo le mɔdodoa to. Amewo sugbɔ ŋutɔ, xɔgãwo hã le edua me.

Ame siawo le ho ŋlin kple woƒe akrowo le tsila me be yeawoapkɔ ame yi ke axɔ gbã. Wo katã wolé woƒe akɔfatiawo sesẽe eye wole woƒe ŋuawo kum kple ŋusẽ be yewoakpɔ gbãxɔla.

Ame siawo ƒo ƒu ɖe nuɖukplɔ̃ aɖe ŋuti eye wokɔ agbagã aɖe da ɖe kplɔ̃la dzi yi ke me wo katã wole nua ɖum le. Ma ɖewo lé gatsiwo ɖa si. Gatsi bubu aɖe hã gale kplɔ̃la dzi.

Zikpuiwo kple ekplɔ le xɔ sia me. Wotsɔ flawa aɖe da ɖe ekplɔ la dzi eye nugui ʋi aɖe hã le ekplɔ la dzi. Nane le eglia ŋuti abe edzobibi ene.

Lã geɖewo va ŋe sia to heva le tsi nom. Wo dometɔ aɖewo nye, sɔveda, ŋuu aɖe hã tɔ ɖe eŋe la godo afi si atiglinyi aɖewo hã wo le.

Ame aɖewo lé bagiwo ɖe asi. Ɖewo le ehem le anyigba. Bubuwo kplɛɛ ɖe dzime eye woɖo ta yina exɔ si le wo ŋgɔ la me.

Ame aɖewo le tsa ɖim le fiase gã sia me, wo dometɔ aɖewo hã le nuwo ƒlem, bubuawo hã le tsa ɖim. Fiase la lolo, wole nuɖuɖu vovovowo dzram le fiase sia me, gomelãwo, minikiwo, kple nu vovovowo, adzalewo hã kple bubuawo dzram wole.

Avɔdzraƒe afi si avɔ vovovowo le. Nyɔnu aɖe hã le ewɔdzale ɖe ta hele dzadzram.

Ɖekadzɛ sia le tsitre hetrɔ megbe de dziƒoxɔ kɔkɔ aɖe. Eŋuwo le dziƒoxɔla agɔme. Ɖekadzɛla le tsitre hele yame kpɔm helé nuŋlɔti aɖe ɖe asi.

Tsi dza ɖe anyigba, ŋutsu etɔ̃ siawo fɔ agba ɖe ta eye wole tsi la me zɔm, wole awu vovovowo me hãfi le tsi me zɔm.

Ame eve siawo le kplɔ aɖe ŋuti. Wofɔ emɔ aɖe kɔ da ɖe kplɔ dzi. Kɔmpita kpakple nu bubu aɖewo kɔ da ɖe ekplɔ la dzi. Wotsɔ agbale aɖe ɖe asi wo le eme kpɔm. Nyɔnu la le nu kom. Nane le kɔme na nyɔnua la. Ame bubu aɖe hã le wo megbe.

Ʋuwo kple amewo sɔ gbɔ ɖe asi sia me ale gbegbe. Ewɔe be afɔtoƒe gɔ̃ hã mele asia me o.

Xɔdɔwɔla aɖewo le eba dɔ wɔm le afii. Woblu kpekuiba , wole kɔm ɖe sɔti aɖe ŋuti. Gakpo le sɔti la me. Ame ɖeka kɔ ba vɛ. Nɔvia xɔe le tɔtrɔm ɖe sɔti la ŋuti.

Nyɔnu eve siawo bɔbɔnɔ anyi ɖe kplɔ̃ gã ɖe ŋutsi, ɖeka le awu dzié me, ɖeka le awu dzomafi me, nuɖuɖu le woƒe akɔme le kplɔ̃ la dzi, nuɖu le agbame, ɖeka nu ɖum, wo kɔ nuɖuɖu ga kɔ le asi dem ne ɖeka hã.

Ŋutsuvi eve aɖewo le xɔ dɔ wɔm le afi sia kple ŋkubiã, wole gli ɖom, wotsɔ antsrɔ alo kletifɔ lɔbɔɔ aɖe tu eglia ŋuti eye woku ke ɖe wheel barrow me eye wotsi atsitre le wo nɔewo kpɔm.

Bonɔ alo bafa aɖewo le woƒe gasɔwo me, wole fefem kple abodada wɔna aɖe, wo katã wole woƒe gasɔwo me, atiwo kple xɔwo hã le teƒe si wole la.

Bafa woame eve, wole woƒe kekewo me. Wole ame ɖeka tutum, kea me ɖeka ŋutɔ le eƒe keke dom. Ame bubu aɖewo wole teƒea, wotɔ ɖe axadzi.

Ame siawo le tsi tre. Wo dometɔ eve wo bɔbɔ vie. Ŋu aɖewo hã le xɔxɔanu le teƒe sia. Ɖeviwo hã wole wo dome

Ɖekakpui atɔ aɖewo le gasɔ dzi. Wole awu vovovowo me. Wotsɔ gasɔ la tsɔ le ho ŋlim. Wo dometɔ aɖewo le awu bluwo me. Bubu wɔme eve hã le awu aŋtsiɖiɖiwo me, woɖɔ kuku hele afɔkpa me.

Ame vovovo siawo le tsaɖim. Ɖewo ƒle nu yina aƒeme, bubuwo yina nu ƒlege ke bubuwo hã wole tsaɖim. Dziƒo xɔ ƒo xlã nuto yi ke me wole la.

Ɖevi siawo le nu srɔ̃m tso egbe ƒe ŋkuŋuŋu ƒe mɔ yi ke woyɔna be nyaletasi ŋuti.

Ame siawo le dekɔnu nu wɔm wole awu ɖeka ƒomevi aɖe me eƒe amadede nye aŋutiɖiɖi, wole zɔzɔm le ablɔwo dzi alo mɔdodo dzi, wole ʋe ɖum le dzizdɔ kpɔm.

Ŋutsu aɖe kple viawo le xɔ aɖe me, ekplɔ gã lɔbɔ aɖe le woƒe akɔme. Ekpu aɖe kple enuŋlɔti yike nye amadede vovovowo le kplɔ la dzi. Wole aɖaŋudɔ aɖewo wɔm.

Ŋu aɖe kpɔ dzɔgbevɔe le afi sia. Ŋu la ƒe ŋkume katã gbã. Dedienɔnɔdɔdzikpɔlawo. Ame yiwo ke kpɔna dzotsinyawo gbɔ wole teƒea kple woƒe ŋuwo kple ame bubuwo hã.

Ame agbɔsɔsɔ sia si to gbememɔ tso edu aɖe me eye woho yina du bubu aɖe me. Gbedzi mɔ tom wo le. Kpla bagiwo le ɖewo hã ɖe asi.

Dɔnɔwo le woƒe abatsiwome, wole anyimlɔƒe. Dɔnɔdzikpɔlawo le tsa ɖim le wo dzi eye wole wo dometɔ ɖe sia ɖe gbɔ kpɔm.

me siawo katã bɔbɔ nɔ anyi ɖe xɔ sia me wókɔ nanewo de toŋu eye kplɔ̃ le wóƒe akɔ me nyaletasi le wó dometɔ ɖesiaɖe ƒe akɔme wóle ŋusɔsrɔ wɔm le nyaletasi la dzi

Ɖevi aɖewo va aƒu to. Wo le fefem, wo le abo ƒom le aƒua to. Ame bubuwo hã le aƒua to. Aƒua dzi katã le vi abe tsie ɖo ene.

Ame siawo le zɔzɔm le agbaa aɖe yi ke nenye be ŋdɔkutsu ɖui koa, enana dziɖegbeŋusẽa, wole zɔzɔm le wo domii. Wo dometɔ ɖeka tɔ aɖe agbawo dometɔ ɖe gbɔ eye wòkɔ asi ɖo edzi.

Keteke dɔwɔla aɖewo le dɔ wɔm e afi. Ɖewo le ekpewo fɔm le tetem ɖe gakpoa te. Emɔ̃gã aɖe hã le wogbɔ. Wole zã tsɔ le mɔla domii. Wo dometɔ aɖewo le azɔli dzi yi nanewo kɔ ge.

Wɔmetɔ aɖe bɔbɔnɔ anyi ɖe eƒe keke me. Ekplɔ gã aɖe le eƒe akɔme kple ɖeviawo. Ɖevi bubuwo hã bɔbɔnɔ ekplɔ bubu aɖe ŋuti etrɔ megbe de wo. Agbalewo kple nu bubuwo hã le kplɔ dzi eye wo le nanewo wɔm.

Wo le mɔɖaŋudɔ wɔm le afi sia. Ame ɖeka bɔbɔnɔ anyi. Bubu le tsitre eye wole ŋku lém ɖe nane ŋu tsi tsitotsito.

Ame ŋee aɖewo le xɔ aɖe me le afi sia. Wo dometɔ aɖewo le tsitre ɖewo hã le anyinɔƒe. Nyɔnu aɖe lé xexi ɖe asi eye ŋutsu aɖe le egbɔ le eklodzi.

Kpovitɔwo lé ɖekakpuia ɖe, eɖiɔ kuku ʋi, kpovitɔwo ƒe awua ele yibɔ, wo, ɖekakpui si wolé la la vi fam, kpovitɔwo.

Ŋutsu aɖe kple eƒe ƒome wole kpe gbam, nyɔnuvi dza aɖe nɔ anyi ɖe fofoa ŋgɔ, etsɔ kpe gbanu la do ɖe dzi ame aɖe le kpe gã bubu aɖe drom ɖe nyɔnuvi la kɔme bena wòagba.

Kpovitɔwo kplɔ dukɔmevi siawo ɖo le esime wole zɔlizɔzɔ ƒe wɔna wɔm le dukɔa me ɖe dziɖuɖua ŋuti. Wokplɔ wo ɖo kple woƒ ŋuwo. Wole tiɛgasi alo atadzidzudzɔ kple tsidzodzowo dam ɖe wo ŋuti.

Zikpui tɔxɛ eve le xɔ sia me, kplɔ vi sɔe aɖe hã le zikpuiawo titina, woɖo atsyɔ na xɔ la me kple seƒoƒo dzaniwo.

Amewo va le aƒulato dzram ɖo. Wole gbeɖuɖɔwo kplɔm. Wole nukplɔnuwo ɖe asi, amewo le lɔm, ame ɖewo le ƒuƒom me. Ame ɖewo le atsitre. Wo kata wodo asiwui

Gakpozikpi aɖewo le xɔ sia me. Ekplɔ aɖewo hã le ekplɔ̃a dzi eye nanewo hãwo le kabɔdiawo me.

Tugbedze aɖewo le asi abo dam, wo dometɔ ɖeka le awu hi edzi kple anyi me, wo katã wobla woƒe ŋɔtiwo nu, bubuawo le awu gbe mu me. Awu ʋi tɔ lé abo la ɖe asi eye wòle du dzi nɔviawo di be yewoaƒoe le esi.

Ame siawo le tsi tre. Ɖeka ta avɔ ɖe akɔta kple ali eye wòtsɔ bubu bla ta. Ame bubu hã nye nyɔnu. Edo trɔza. Ŋutsu aɖe hã ɖɔ kuku lé aha ɖe asi.

ɖekadzɛ siawo le anyigbã la kum hele sika ɖem le eme, wó dometɔ ɖewo le atsitsrenu ɖewó le gagbawo ɖe asi bubuwo le sika la klom ɖe etsi la me

Ame eve tɔ ɖe afi sia. Woɖɔ kuku. Ɖeka le awu dzi me eye bubu hã le awu blɔ me. Wole xɔ me. Kaɖigbɛ hã le xɔ me.

Ame aɖewo bɔbɔnɔ anyi ɖe xɔ aɖe me. Akaɖiwo hã le xɔ la me. Ame aɖewo dze abe nyadzɔdzɔdɔwɔla ene le woƒe mɔwo ŋuti hele nɔnɔmetatawo ɖem. Wo sugbɔ fũu.

Xɔ vovovowo le atsiaƒuato le afi sia. Xɔa ɖewo le lɔbɔɔ, ɖewo kɔkɔ. Ɖewo hã wome kɔkɔ o. Wole amadede vovovowo me. Eye wonya kpɔ ŋutɔ

Ɖekadzɛ aɖe kple kpovitɔwo le titre le afi sia edze abe dzra geɖe ɖekakpuiwo kple kpovitɔwo dome kpovitɔwo le gbagbadzem be woale wodometɔ ɖeka godo asese ɖekakpui wodometɔ aɖe kɔ aflagawo do ɖe dzi kpovitɔwo le woƒe awuwo me

Keteke wɔme eve wozɔ mɔ va yina. Ɖeka le ʋi ke ɖeka le blu. Ame aɖewo hã tɔ be woatso mɔ la. Ŋutsu kple nyɔnu aɖewo hã wozɔ gbɔna va teƒe yi ke ŋutsua tɔ be ye atso mɔ.

Woku ke ɖe gagbawo me, woyina kɔkɔ ge ɖi. Wole atsitrakpi dzi zɔm. Wotso pamplo kple ŋuƒowo tsɔ wɔ atsitrakpuiawo woe.

Fia sia bɔbɔ nɔ anyi ɖe eƒe fiasa me le atsyɔɖoɖo tɔxɛ me edo eƒe fianuwo katã eŋtimewo ƒoxla eyama ekɔ eƒe afɔ daɖe nane dzi

Ŋutsu eve nye gbedewo, wole xɔ ɖe me le dɔwɔm, wole ga tu. Ekpe le fima, nuŋlɔkpe le fima, ŋutsua ɖeka hã tɔ ɖe megbea nawo, wokɔ zã ezã ŋku ɖe kɔ ɖo ɖe ta.

Tsiɖɔɖɔ. Tsi ɖɔ ɖe dulame. Tsi ge ɖe xɔ me. Wodo go le xɔ me. Wodo go le xɔ me le woƒe nutɔtsiwo kple nuɖanuwo ɖe asi. Wòle tsi la me zɔm.

Amewo le awu dzɛwo me. Kpovitɔwo tɔ hã le wò dome eye wole asi ɖom wodzi be wòa na mɔ. Eʋu yike tsɔ na ame kuku hã le afima.

Nyɔnu eve, ame ɖeka le fufu tom ɖeka dze ŋgɔ nɔvia, gbɔ̃wo kple koklo hã le wo gbɔ agbeli aɖe hã le ze me le eto la gbɔ.

Dzodoƒe nuɖugbawo kple flawɔesiwo, gatsi gatsiwo hã le egli la ŋu, ye nyɔnu aɖe le tii num le kapu me.

Aɖaŋuwɔlawo le gbasasra aɖe wɔm ɖe etɔ sia dzi bena eŋuwo kple amewo sia nato edzi bɔbɔe. Wo dometɔ aɖewo le dɔwɔwo me. Bubu mele dɔwɔwu me o. Wo le mɔ sesewo zam hetsɔ le dɔ la wɔ mee.

Ɖekakpui kple ɖetugbui siawo va le tsi le tɔsisia me, wotɔ ɖe tɔsisia to, wo dometɔ aɖewo ƒe afɔwo gale tɔsisi la me, wokɔ woƒe abɔwo do ɖe dzi, ɖewo do awu ke ɖewo medo awo o, nyɔnuvia ɖeka kpla bagi.

Ame vovovowo do ɖe ablɔla dzi fũuu. Wole awu vovovowo me. Wo sugbɔ ŋutɔ. Nɔnɔmetata aɖewo le ekpe aɖewo ŋu le ablɔa ƒe go kemɛ dzi. Wonye nɔnɔmetata vovovowo.

Ame aɖewo le mɔ me tsom, ŋu ʋɛ̃ aɖe tɔ ɖe mɔto eye ame aɖewo hã le negbowo dzram le mɔa to, bubuwo hã wole xexiwo te hele nuwo dzram.

Ame aɖewo le kplɔ̃ ŋuti le afi sia. Aha le glasi me le kplɔ̃ dzi. Ɖewo hã wolé aha ɖe asi. Nanewo le agbawo me le kplɔ̃dzi abe nuɖuɖu.

Ame shiawo le boblodom woƒe dunyahehawo. Wolé aflagawo ɖe asi hele boblo dom dunyaheha yi ke me wole.

Ŋudzeƒe gã aɖe nye afi sia, ŋu vovovowo le afi sia eye ame vovovowo hã le afi sia eye ame vovovowo hã le afi sia, wo sɔgbɔ ŋutɔ, dziƒoxɔwo hã le afi sia.

Aƒetɔ sia le dzodoƒe sia dzram ɖo. Ele ekpe xɔa si la tutum. Abo nɔ anyi Ede nane tome hele ha sem hele nu kom.

Wole srɔ̃ɖeɖ wɔm na ŋutsu kple nyɔnu aɖe. Nuteƒekpɔlawo bɔbɔ nɔ anyi hele wokpɔm. Seƒoƒo nyuiewo ƒo ʋlã wo. Nyɔnula le awu ʋi lɔbɔɔ aɖe me.

Dɔnɔdzikpɔlawo le woƒe dɔwɔwuwo me le xɔ sia me. Woame ene, nyɔnu eve, ŋutsu eve. Ŋutsua ɖeka bɔbɔ nɔ anyi eye nyɔnua woame eve wole tsitre lé agbalẽ ɖe asi le nu ŋlɔm, wole nya aɖe biam ŋutsu la, ŋutsu la bɔbɔ nɔ kplɔ aɖe ŋuti, atikewo kple nu bubuwo le xɔ la me fuu.

Ɖekakpui kple ɖetugbui siawo le atsyɔ̃ɖoɖo manyagblɔ tɔxɛ aɖe me, wole ŋu ƒom hele ʋe ɖum kple dzidzɔ.

Ame siawo le avɔ ɖeka ŋgbi vovovo woame eve me le afi sia. Yevu woame ene hã le wo domi eye wole ʋe ɖum.

Ame enyi aɖewo bɔbɔ nɔ xɔ sia me kplɔwo le woƒe akɔme wodometɔ ɖeka le titre hele nu fiam wo le kplɔ ɖeka dzi aŋti kple atukpa kple kplu aɖe le kplɔ la dzi

Ŋu vovovowo le ƒuƒoƒo me le teƒe ya. Woɖo wo ɖe ɖoɖo nyui aɖe me. Yameŋuvi suetɔ ɖeka hã le wo dome, ŋua ɖewo le ʋi, woame eve hã le dzɛ̃.

Ame siawo katã wole awu ɖeka ƒomevi aɖe me, wodo tso exɔ ɖeka me gbɔna, atitsoga aɖe kpakple ati kple xɔ vi aɖe le wo ŋgɔ, wozɔ gbɔna wo gbɔ, ame bubuwo tɔ ɖe axa dzi henɔ wo kpɔm, wo katã wole tsitre.

Aƒetɔla le tsitre ɖe teƒe sia. Nɔnɔmetata aɖewo le ahũhɔeme le teƒe ya eyi ke wòle wokpɔ le ŋku lém ɖe wo ŋtsi.

Sukuvi aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe sukuxɔme wokɔ kɔmpuitawo alo nyaletasi daɖe kplɔwo dzi ye wole nusrɔm le edzi ame aɖewo ha le titre

Ame atɔ̃ aɖewo le xɔ sia me, nyɔnu ɖeka le wo me, ame ene wonye ŋutsuwo, wole, wole sikakɔmegewo dzram le afi sia, ŋutsuawo dometɔ eve bɔbɔ le godzi me ɖe ŋutsua ɖeka yi ke nɔ anyi gbɔ eye wòle nu fiam wo.

Aƒenɔ aɖe lé etre ɖe asi, etsi le me wòtɔtrɔ ɖe tame na ɖevi eve, ɖevi evea hã wonɔ anyi ɖe egoe dzi eye egoe bubu hã gale eze nu, flawawo hã wole wo gbɔ.

Zikpuiwo. Ekplɔ gaƒoɖokui hã le eglia ŋuti. Akaɖi xɔasi wò le exɔa me eye woɖo atsyɔe na xɔ la me.

Nyɔnu ene aɖewo bɔbɔ nɔ anyi ɖe xɔ me le ekplɔ gã aɖe ŋuti. Wòle tea alo tsi dzodzie nom. Wotsɔ nane da ɖe wò ɖokui gbɔ le ekplɔ la dzi. Wòle dze ɖom. Seƒoƒo aɖe hã le exɔa, akaɖi hã le xɔa me.

Ame hatsotso sia wole awu ŋlaya vovovowo me eye wo kata wotsɔ mo anyi he de ta agu. Edze abe awusatɔwo si wole gbe dom ɖa.

Tugbedze siawo le atsyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ me. Wota avɔ ɖe akɔta kple ali eye wosa dzonu ɖe kɔ, wokɔ ɖewo kɔ de woƒe ŋgonu hele dekɔnu ɖem fia. Wolé trewo hã ɖe asi.

Ame geɖewo ge ɖe tsi la me, wole tsi ƒum ŋutsuwo kple nyɔnuwo siaa, gbetaxɔ aɖe hã le teƒea ekɔkɔ yi dzi boo, ŋutsu ɖewo le dzimekpo ɖewo hã mele dzimekpo o.

Nyɔnu gbogbo aɖewo le kplɔ gã gbadza aɖe ŋuti le avɔgbadɔ aɖe te le afii, wole adzalɛ wɔm, ɖewo do asi wui ɖewo medo asi wui o, ɖewo bla ta ke ɖewo mebla ta o, wole adzalɛ wɔm.

Ŋuwo le mɔdodo sia dzi, ŋu dzɛ̃ kple eŋu blɔtɔwo, xɔ gã aɖe hã le teƒe sia, dziƒoxɔ kɔkɔ aɖe hã le teƒe sia.

Amewo le atsitre nu eye wole nya gblɔm. Kplɔ̃ le wo dometɔ aɖewo ƒe akɔme, agbalẽ le edzi.

Gbegadzitɔwo ƒe hatsotso aɖewoe nye sia. Wole ŋu ƒom, wo dometɔ ɖeka do batakari gã aɖe eye wòɖɔ kuku. Ele tome hele ʋe ɖum.

Nyɔnu siawo le tomatosiwo dzram le afi sia. Ame ɖeka le tsitre nu le eƒe agba gbɔ ke woa me eve bubuwo le anyi nɔ ƒe.

Ame agbɔsɔsɔ sia ƒoƒu, wo katã wole tsitrenu, agbalẽ gbogbo aɖewo le woƒe akɔme, edze abe wole tsɔm tsɔ le nunana wɔmii na ame aɖewo.

Ame etɔ wole xɔxɔ nu. Ame eve le nu nya nu nunyam le aŋɛ gagbawo me. Ame ɖeka nɔ anyi ɖe silva gagba me kɔ abɔ do ɖe dzi. Wo kata wole awu blu wome. Nunyanya aɖewo le kusi aɖewo me le wogbɔ.

Nyɔnu kple ŋutsu siawo ƒoƒu hele tsitre, wolé flaga ɖe ɖe asi, si dzi woŋlɔ nu ɖa, keteke le woƒe megbe, wole dzɛ̃ ɖe nu ʋi to eme.

Ɖevi hatsotso aɖewo le tsitre nu le afi sia. Nyɔnu tsitsi eve le wo dome. Ɖeviawo dometɔ ɖeka le ŋu ɖe atame hele ƒoƒom eye mamlɛawo le tsitre nu hele ekpɔm.

Nyɔnuwo ƒe abo ƒo habɔbɔ enye sia. Wo le foto ɖem le esime woƒo abɔ vɔ la vɔ le lamesefefe wɔƒea. Woƒe aɖaŋudelawo hã le foto la ɖem kple wo.

Ame tɔ̃ siawo le kplɔ gã ɖe ŋuti, wo dometɔ ɖeka le tsitre nu, lé nuƒomɔ ɖe asi hele nu ƒom.

Tsi ɖɔ ɖe anyigba blibo la katã, le esia ta aƒetɔ sia fɔ atiwo ɖoɖe anyigba ele wodzi zɔm bena yeatso tsi la, xɔ aɖewo hã tsi xa ɖewo ŋu.

Ametsiotsiwo kple ɖeviwo, ame ɖeka le nane tsɔm na ɖevi ɖeka, ɖevi bubu hã le tsitre ziɔ ɖe gli ŋu.

Aƒetɔ kple aƒenɔ sia wo le woƒe xɔ me. Wo bɔbɔnɔ anyi ɖe woƒe abatsi dzi eye wo le nu kpɔm le dzidziƒe nukpɔmɔ la dzi. Wo le nufiafia xɔm tso korona vaɖɔsi ŋuti.

Xɔtula siawo le atixɔ aɖe tum le afisia, wogbɛ kple gaɣi, woda kletifɔ ɖe eŋti, wo wɔ xɔla wo nye dziƒoxɔ, agɔti aɖewo hã le xɔla megbe.

Ŋutsu eve wosa avɔ ɖe ali le dzimekpo le nyɔnu eve dome, wole ʋe ɖum, ame bubuwo le wo megbe, amebubuwo nɔ anyi woaowe nye ŋuƒolawo kple haxeawo.

Ame siawo le tomatosi siawo dem aŋeɖakagui siawo me. Wobɔbɔ nɔ anyi hafi le dɔ sia wɔm.

Ame etɔ̃ aɖewo le xɔ sia me. Ŋutsu eve kple nyɔnu ɖeka, ŋutsu la le nane tsɔm na ɖekakpui la. Kɔmpita le eƒe akɔme le kplɔ dzi. Wo katã woɖɔ ŋɔtinu kukuwo.

Ŋutsu kple nyɔnu kpakple ɖevi siawo ŋu tso wode dume, hekpla woƒe abawo kple nu bubuwo ɖe ta kloyi e aŋasilawo ene heyina du bubu me.

Aƒetɔ kple aƒenɔ sia kple wo vi eve wo bɔbɔnɔ anyi ɖe seƒoƒo nyuiea ɖewo dome, seƒoƒo nyuie wo hãwo ga le wo megbe, aƒetɔ kple aƒenɔa la wo ɖɔ kuku, wo do asiwui wo.

Amea ɖe yiwo ke afɔ ɖeka meli na o la, le abo ƒom le afi sia. Wole awu ŋugbee vovovo woame eve me. Wotsɔ woƒe atikplɔwo ɖe asi hafi le abo ƒom. Ame bubuwo tɔ wo megbe hele wo kpɔm wole dzidzɔ kpɔm.

Xɔ vovovowo le amadede vovovowo me sɔgbɔ ale gbegbe, woƒo xlã etɔsisi la.

Ɖeviawo bɔbɔ nɔ tɔ to. Wo dometɔ aɖewo bɔbɔ nɔ gbe aɖe dzi. Gbewo ƒo xlã tɔ la. Gbeɖuɖɔwo hã le teƒea ke wole nu ɖum le aŋegba aɖe me le tsia me.

Ame gbogbo aɖewo ɖo fli le mɔmemidzraƒe sia. Wodi be yewoadze ami ava de yewo ƒe ŋuwo me. Dzokekedola aɖe hã tɔ afi sia. Ŋu aɖe hã tɔ ɖe afi sia, wo katã woyina amidze ge.

Ŋutsu eve aɖewo le xɔ sia me, ɖeka le godui godui me, ɖeka tsyɔ akɔ, wole mɔɖaŋu dɔ aɖewo wɔm, emɔawo ƒe amadedewo le vovovo. Ɖewo le dzɛ̃, ɖewo le blɔ, ɖewo le ʋɛ̃.

ame aɖewo tɔ ɖe Ghana srafowo ƒe yameʋu yike ƒe amadede le ɣi la gbɔ wó ʋu yameʋua ƒe ʋɔwo daɖi yameʋukula la ƒe awu yi wodó ƒe amadede le blɔ ye woɖɔ kuku ele nyaɖe gblɔm na ŋutsua

kelɔʋu wɔmeve ebabluʋu wɔameve wonye amadede vovovowo kple egbe ŋkuʋuʋu ƒe mɔ gãwo zam wóle kɔle sika kum le afisia

Aƒetɔ kple aƒenɔ sia wole woƒe xɔxɔ nu. Woƒe ŋu dzie wonɔ anyi ɖo eye aƒenɔ la le via sɔe ɖe asi. Woƒe avu hã le wogbɔ.

Nyɔnuvi eve siawo le atsyɔ̃ɖoɖo tɔxɛ me hele ʋe ɖum eye ŋutsu kple nyɔnu kple nɔsivi aɖe hã le teƒe ya hele wokpɔm wohe le ʋe la ɖum.